Toerana iray no ahitana olona maromaro mifamezivezy. Eo ihany koa no misy zatovovavy mitondra zazakely ary ankizy kely milalao. Mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria tena madio.

Tranom-boky iray no ahitana boky hafakely ao anaty vatan-kazo, miloko mainty ny fonosany ary ahitana soratra miloko fotsy, anisany fototra ilaina amin'ny fanabeazana sy mitondra fahalalana maro ny famakiana boky.

Toeram-barotra iray no ahitana akora maro samihafa ao anaty baoritra : eo ny toy ny loko fatao amin'ny rano, eo ihany koa ny loko menaka ary eo ihany koa ireo penina miloko manga. Anisan'ny tena ilaina izany ao an-tokantrano sady amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa.

Tranombarotra lehibe iray izay ahitana taratasy fanoratana any an-dakilasy samihafa kely ny fonon'izy ireo ao no miloko volomboasary mena manga ary mavokely. Eny manan-danja lehibe tokoa ny fampiasana azy ireo rehefa any an-dakilasy.

Toerana iray no ahitana zava-kanto vita malagasy toy ny vato-boribory . An'isany tena manana talenta tokoa ny olona manao asa tanana tahaka izao satria tena manintina ny maso, indrindra moa ireo mpizahan-tany sady afaka tao haingo-trano ihany koa.

Toerana fanaovana fanatanjahantena iray, izay hita ety an-drenivohotra, ao Mahamasina angamba izy ireo. Ahitana zatovo maro dia maro, manao fanamiana fotsy ary ambaniny miloko volomparasy, eo ihany koa ny baolina miloko mavo.

Boky manana fonosana hafa kely. Izay ahitana karazana loko maro samihafa. Eo ihany koa ny laharana efatra ambin'ny folo. Misy ny loko mavokely, mainty, manga ary volontany. Mahafinaritra ny mamaky boky tahaka izao.

Toerana iray no ahitana zava- kanto vita malagasy eo ambony tanan'olona tsy inona izany fa ny taretra ; trano kely vita avy amin'ny rofia. Anisan'ny tena mana - talenta tokoa ny olona mahay asa tanana tahaka izao.

Toeram-barotra iray izay ahitana savony maro isankarazany. Ao ny mora be satria mividy iray ianao diman-jato sy arivo ariary monja ary raha mividy efatra ianao dia mahazo fihenambidy lehibe dia lehibe tokoa satria dimy arivo ariary izany.

Biby kely iray izay tena miavaka tokoa ny "pose" mitoetra eny ambonin'ny tany eny izy ny biby tahaka izao dia isan'ny natahoran'ny olona satria hoe hiditra any anaty sofina hono na any anaty orona ka mitsoaka avy hatrany

Sendra nirava avy mianatra aho niaraka tamin'ny namako no nahita fiarakodia sy kodiaran-droa mifamezivezy eny arabe ; anisany mahafinaritra mahita azy ireo ao ny miloko toa ny mena, volondavenona ary mavo. Madio tokoa ny tanàna.

Tranombarotra lehibe iray eto an-drenivohitra no ahitana karazana sakafo maro isa. Ao ny toy ny mofomamy mikarepoka eo ihany koa ny masira. Samy anaty fonosana hafa kely izy io miloko volomboasary, manga ary fotsy.

Sainam-pirenena iray izay miloko mena sy mainty ary misy biby eo afovoan'izany saina izany. Eny manantantara lehibe tokoa na ny lokony aza ary anisany zava-dehibe ny fananana azy ireo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.

Toerana iray no ahitana zatovolahy mandalo, zarazara fiodirana, manao akanjo fotsy ary pataloha fohy maroloko karazana, eo ihany koa ny kapa miloko mainty. Anisany tena manintona ny vehivavy ny fiakanjo tahaka izao.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana mofomamy karazana. Ao ny vita avy amin'ny sokola, eo ihany koa no vita avy amin'ny ronona, anisan'ny tena matsiro ary manome amamiana ny fiainana ka afaka atao sakafo maraina.

Toerana iray eny amin'ny anjely manontolo no ahitana takelaka taratasy izay mizara fahalalana maro dia maro, ao ny miloko mena, manga, volomparasy. Mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria tena mampita fahaizana.

Toerana iray izay hita ety an-drenivohitra. Ahitana trano lehibe miloko mavo ary ireo koa ireo takela-by efatra miloko mena, maitso, manga ary mainty. Eny, manintona ny maso tokoa izany tanana izany.

Takelaka taratasy iray hafakely. Miloko fotsy izy io sy mena ary ahitana soratra miloko mainty. Anisany fomba amantarana orinasa iray moa ny takelaka tahaka izao ary zava-dehibe ny fisian'izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Toerana iray no ahitana zatovolahy manao lobaka fotsy sy pataloha manga. Eo ihany koa ny trano lehibe miloko manga izay misy tafo fanitso ary varavarana vita amin' ny vy, anisany manaingo ny toerana tokoa ny trano tahaka izao.

Gazety iray mivoaka eto Antananarivo no ahitana lohahevi-baovao maro isan-karazany izay amin'ny sarany mirary dia mirary tokoa. Anisan'ny mampahafantatra vaovao maro izy ireny, indrindra ho an'ireo mpanaraka izany.

Toerana iray eny amorontsiraka no ahitana bajaja miloko mavo sy mainty. Anisany tena be mpitsidika ny toerana tahaka izao ; tsy aiza moa izany fa any Mahajanga madio tokoa ny toerana.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsy ary ahitana soratra miloko mainty sy mena. Fomba hamantarana toeram-pisakafoanana iray eto an-drenivohitra moa izy io ary zava-diabe ny fisiany izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Sainam-pirenena iray hafakely no manana karazany loko enina maro samihafa. Ao ny maintso mavo, mainty, fotsy, mena ary toy ny volomparasy. Anisan'ny manan-tantara tokoa ny fisian'izao saina izao eny amin'ny firenena iray.

Trano iray vita amin'ny biriky ary miloko fotsifotsy ny lavarangana ary ny tafo kosa dia miloko mena somary vasobasoka. Mahafinaritra mahita izao trano izao satria dia madio dia madio tokoa ny tokotanin'izao trano izao.

Toerana iray no ahitana trano no lehibe efa mila hamboarina, mitafo fanitso miloko mena izy io ary ahitana lavarangana vita avy amin'ny vy miloko mainty, tena manitona ny maso ary lehibe tokoa ny trano.

Sendra tao anaty fitateram-bahoaka aho no nahita toeram-pivarotana iray mivarotra voankazo ao ny toy ny mananasy, papay, voasary ary ireo voatavo mena maro isankarazany, eo ihany koa ny kitapo maro loko.

Zatovolahy iray izay manana hetimbolo hafa kely, miloko fotsy fihodirana io zatovolahy io ary manana endrika hafa kely tokoa ny volombavany izany; mahafinaritra ny mahita izao tovolahy izao satria manintona an' ireo vehivavy rehefa eny an-dalana.

Anatiny ireny tranombarotra lehibe ireny ahitana sakafo karazany maro. Maro tokoa ny olona izay mandeha amin'izy ireny satria mora dia mora ny entana. Ny tena mampiavaka azy ireny ary moa dia mahazo fehanam-bidy ianao rehefa mividy entana maro.

Fitaovana iray mandeha amin'ny alalan'ny elektrônika, miloko mainty izy io izay fanapotehana toy ny leigioma tahaka ny karaoty sy ny tongolo. Anisany tena zava-dehibe koa ny fisian' izany ao an-tokatrano iray.

Tranom-boky iray no ahitana boky maro karazana ; ao ny miloko fotsy sy ny volomboasary. Ny famakiana izany dia fototra hiorenan'ny fanabeazana ary mampita fahalalàna maro, tsy mifidy saranga ny mamaky azy io fa na ny lehibe na ny kely dia mety avokoa.

Boky isan-karazany maroloko isan'ny ankafizan'ny olona maro manana anjara asa tokoa eo amin'ny fanambeazana ny boky, mampivelatra ny saina ary mampisy fahalalana maro isan-karazany.

Sendra nandeha teny an- dalana aho, niaraka tamin' ny namako no nahita takela- by lehibe aihtana dokam-barotra mombana mofo dipaina sy akora fanosorana aminy. Anisany tena mahafinaritra ny mandeha amin' ny toerana tahaka izao satria mahita ny tsy fahita amin'ny andavanandro.

Biby iray, mino aho fa sokatra izy itony. Mahafinaritra ny mahita azy ireny satria hafa dia hafa mihitsy ny akorany ary tsy azo aondrana any ivelany izany fa tena mampigadra tokoa rehefa manondrana an'ireny sokatra ireny.

Toeram-barotra lehibe iray izay ahitana sakaosy miloko mavokely sy mainty ary misy sary endrika fo manodidina izany kitapo izany. Anisan'ny tena manintona ny maso izany ary amin'ny sarany mirary dia mirary tokoa.

Toeram-barotra iray no ahitana legioma maro karazany. Ao ny toy ny tongolo gasy, ny tongolo, ny sakamalaho ary ny voatabia. Anisan'ny mitondra otrikaina ho an'ny vatana ny fihinanana legioma maro karazany.

Anisany tena be mpampiasa ireto karazana tambazotra serasera ireto; samy manana ny asany izy ireo , ao ny miloko mainty ,manga ,mavo ,volom-parasy ,volom-boasary ary maitso .Eny tena ilaina be tokoa izany ankehitriny.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana kojakoja maro samihafa vita Malagasy : ao ny pôketra vita avy amin'ny rofia, ny kavina vita avy amin'ireo karazana vato hafakely. Eny, mahafinaritra no mahita azy ireo rehefa eny iambozonan'ny zatovavy izy.

Boky iray hafa kely no manana fonosana miloko fotsy sy volontany. Eny, mahafinaritra ny mamaky boky tahaka izao satria anisany fototra iorenan'ny fanabeazana ary mitondra fahalalàna bebe kokoa.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana firavaka karazany maro : ao ny vita malagasy, ao ihany koa anefa ny vita vahiny. Ny vita malagasy dia vita amin'ny vakana, ny sasany kosa dia vita amin'ny lokom-bolamena. Maro ny olona liana amin'izy ireny, na dia lafolafo aza indraindray, fa indrindra ireo mpizaha tany.

Toerana iray no ahitana trano vita avy amin'ny hazo ary mitafo fanitso miloko maitso ary misy ihany koa ireo lamba miranty eny ambonin'ny tady maro isan-karazany, ao ny miloko maitso, ny mavo ary ny fotsy.

Pejina gazety iray no ahitana lohahevi-baovao maro isan-karazany. Eo ny toy ny vaovao momba ny mpiandry tsato-kazon'ny ekipam-pirenena malagasy. Mahafinaritra tokoa ary mitondra vaovao maro isan-karazany ny gazety tahaka izao.

Toerana iray izay ahitana olona maro dia maro mifamezivezy. Ary misy fiarakodia mijanona eo amin'ny sisin-dalana. Ary eo ihany koa ny ahitana trano lehibe dia lehibe. Mahafinaritra tokoa ny mandeha amin'izao toerana izao.

Toerana iray no ahitana zavaboary maniry miloko maitso. Ao ny toy ny bozaka, eo ihany koa no ahitantsika fefy miloko maitso vita avy amin'ny vy. Mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao satria tena manaingo ny tanàna.

Firavaka hafakely iray izay vita avy amin'ny volamena. Ahitana sarina fo sy sarina kintana kely izany. Eny, mahafinaritra ny mahita zavatra tahaka izao rehefa eny ambozonan'ny zatovovavy, manintona ny mason'ireo lehilahy.

ao an-dakozia ahitana fatapera izay misy vilany iany koa anefa eo ambony mino ao fa eo am-pandrahoana vary izy ireo eo am-pangotrahana rano ka tena ilaina izany mba inanana sakafo atoandro

Boky hafakely izay manana fonosana miloko fotsy. Anisan'ny mitondra fahalalana sy fototra iorenan'ny fanabeazana ny famakiana boky tahaka izao. Mampivelatra saina ary tsy mifidy saranga ny mamaky azy fa na ny zatovolahy na ny zatovovavy dia mety avokoa.

Trano izay izay gasigasy nefa tena tsara sy raitra tokoa. Vita amin'ny biriky izy eo ihany koa anefa ny hazo izay misy kisarisarina volana sy tandroka ary sarety.

Toerana iray no ahitana zatovovavy tsara tarehy, fotsy fihodirana izy io ary lavalava ny volony. Manao akanjo hafakely izy io satria miloko manga ary somary lavalava hatrety amin'ny ranjo.

Toeram-barotra iray no ahitana karazan'entana maro isan-karazany. Ao ny toy ny firavaka, ny haingon-trano. Eny, mahafinaritra tokoa ny mahita malagasy mahay asa tànana tahaka izao satria tena manintona ny maso.

Akora maro samihafa izay fampiasan'ny vehivavy amin'ny volo. Izy ireny dia manana ny anjara asany avokoa na dia maro loko aza : ao ny mampalama volo, ao kosa ny mampanoringorina.

Toerana iray, izay ahita zatovo maro dia maro. Sokoto ngamba izy ireo. Tena mafinaritra ny mahita azy tahaka izao manao akanjo fanamina afakela. Ary mitazona hazo ny sasany amin'izy ireo. Eny, mampatsiahy ahy tamin'ny mbola tanora izany.

Tranom-barotra iray no ahitana voankazo maro loko isan-karazany ao ny toy ny paoma izay miloko maitso sy mena, ny akondro, ny voasary ary ny voasarimakirana, mitondra otrik'aina ho an'ny vatana ny fihinanana azy ireny.

Biby iray izay manana endrika miavaka sy tena mahafinaritra tokoa, mitoetra eny ambony ravin-kazo maitso eny izy, mitondra ny loko mainty, mavo, fotsy ny lokony, maro ny olona matahotra azy anefa.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro isan-karazany : ao ny legioma toy ny karoty, ny mofo dipaina, ny hena endasina... Anisan'ny tena matsiro ny sakafo tahaka izao ary mampilendalenda avy hatrany.

Toerana iray no ahitana zatovo vavy manao akanjo lava miloko fotsy ary elo iray hafakely izay ahitana teboteboka sy manao kiraro miloko mainty, somary zarazara oditra io ary anisany manao fitafy toy ny akanjo Malagasy.

Toerana iray eto an-drenivohitra. Tsy aiza moa izany fa eny Analakely no ahitana olona maro mifamezivezy ary fiarakodia mipetraka eny amin'ny sisin-dalana izay miloko mena, mainty ary volon-davenina.

Toerana iray, ahitana fanaka vita vahiny izay miloko fotsy. Eo koa ny ondana maro samihafa amin'ny lokony isankarazany. Ao ny toy ny fotsy, ny volontany ary ny mena. Mahafinaritra ny mahita azy itony rehefa ao antokatrano satria afaka mitsilailay sy matoritory tsara ianao.

Toerana iray mahafinahitra kely tokoa, ary manintona ny mason'ny mpizaha tany izy ireny. Ary ahitàna kaopy miloko fotsy, ary sotrokely mino aho fa vita amin'ny hazo tokoa izany sotro izany.

Takelaka iray izay miloko fotsy ary ahitana soratra miloko mangamanga izany. Mahafinaritra ny mahita itony takelaka itony satria manintona ny maso ary fomba hamantarana toerana iray na orinasa iray ny fisian'izany takelaka izany.

Anisan'ny tena mahomby tokoa ny fanafody vita malagasy toy izao. Fanafody kohaka angamba izy io satria vita avy amin'ny vahona sy tantely zato isan-jato natoraly. Eny, anisan'ny manan-danja lehibe tokoa ny fampiasana azy ireo.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana ranomboakazo vita avy amin'ny paiso izay miloko mena. Anisany tsara tokoa ny fisotroana izany satria manala hetaheta ary mitondra fahasalamana ho an'ny vatana.

Tovovavy iray anisan'ny manana fihodirana toy ny zarazara, manao akanjo miloko mainty ary pataloha fotsy. Ary manana taovolo hafakely izy io satria miloko toy ny volontany sy mainty ary tena manintona ny maso satria miorongorona izany volo izany.

Tranom-baritra lehibe iray no hahitana mofo mamy isankarazany sy vatomamy, ao ny toy ny maka hendrika bitro ary eo ihany koa ny vita avy amin'ny voanio amin'ny sarany mirary dia mirary tokoa izany ary manamamy ny fiainana.

Hosodoko iray izay ahitana ny toerana tena migazana ; eo ihany koa ny zava-poary maniry toa ny ala sy ny bozaka eny ambany, ary misy vato maro karazany koa. Anisany tena mampiala-voly sy mahay kosa ny olona manao asan-tanana tahaka izao.

Toerana iray izay ahitana mpanao fanatanjahatena, nahazo amboara angamba izy ireo, manao akanjo fanamiana miloko mavo, eny, mifaly avanja tokoa izy ireo satria mitazona amboara ny iray.

Firavaka hafa kely vita avy amin'ny vy, tsy fantatra moa hoe na fatao amin'ny tenda izy io, na fatao amin'ny tanana fa anisany tena manintona ny maso ny fisiana izany eny an-koditr'ireo zatovovavy indrindra ny tanora.

Tranom-pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro isan-karazany ao : ny hena izay mifangaro amin'ny anana miloko maitso, eo ihany koa ny vary ao anaty lovia baolina miloko fotsy. Eny, mahafinaritra ny mahita sakafo mihaingo tahaka izao.

biby afakely iray toy ny biby lava izy ireny ary manana loko maro isakarazany toy ny folombasary ny volotana eny ranisany tena mampataohotra izy o nazary mataohotra ny biby tahaka izao

Toerana iray eny amoron-dranomasina no ahitana tanàna kely mirakotra ala eny ampita. Eny mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao rehefa miala sasatra iny ianao ary afaka milomano tsara rehefa sendra mafana ny andro.

Boky maro karazany amin'ny fonosany samihafa. Manana anjara toerana eo amin'ny fanabeazana tokoa ny boky, na amin'ny fivoaran'ny fahalalana izany na amin'ny eritreritra maro samihafa. Maro tokoa no mankany azy ireny na tanora na lehibe.

legioma hafakely maroloko. Ao ny ahitana taoany miloko maintso, eo ihany koa no misy lokony mena, mavo ary maintso. Anisany fatao amin'ny sakafo maro isankarazany moa ny legioma tahaka izao ary tsara ny tsirony.

toekam-pisakafanana iray no ahitana sakafo maro karazany ao ny mofo mamy sy masira ao ny legioma eo hiany koa ny mofo voriny telo ary ny voan-kazo toy ny akondro sy ny voasary

Toerana iray ahitana fitohana ny fifamohivozana. Tsy dia tsara tokoa ny mahita izao tranga izao, satria mampatsiahy anay tamin'ny mbola nianitra, indrindra rehefa ilay tara iny ianao ka mbola tratra ny fitohana ny fifamohivozana tahaka izao.

Fitaovana maro karazany izay fampiasa amin'ny fanamboarana trano, toy ny simentra sy ireo vy lavalava. Ahitana angezany maro samihafa moa ny fitaovana tahaka izao, tena ilaina izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Biby iray izay eny amin'ny ravinkazo miloko maitso eny matetika no tena ahitana azy. Maro ny olona no matahotra biby tahaka izao rehefa mandeha any anaty ala ka tokony ho mailo foana satria maro ny toerana afaka ahitana azy.

Gazety iray izay nivoaka ny zoma faharoa ny volana aogositra, efatra amby roapolo sy roa arivo no mitondra ny laharana : aotra, roa, telo, telo, fito, ary amin'ny sarany mirary dia mirary monja satria dimanjato ariary.

Toerana iray no ahitana hazan-dranomasina toy ny tekateka izay ho anina amin'ny voasary makirana sy vinaigitra mena ao anaty tavoahangy vita amin'ny akora plastika izay misy sarony mena sy manga.

Firavaka iray hafakely ny vita avy amin'ny volamena, maka endrika rojo ary ahitana vakana hidin'izany izay manome endrika fo, anisany mahafinaritra tokoa ary manan-talenta ny olona mahay asa tanana tahak'izao.

Toerana iray no ahitana voankazo maro karazany ao toy ny garana miloko volomparasy, eo ihany koa ny voasariman-kirana miloko mavo ; anisany mitondra otrikaina ho an'ny vatana ny fihinanana azy ireny sady mahasalama tokoa.

Ny voankazo tahaka izao moa izany dia goavy ny fiantsoana azy. Mbola manta izy io ary miloko maitso. Mampahatsiahy tamin'ny mbola kely izany rehefa ilay miala sasatra iny dia mandeha anaty ala feno voankazo any mitango an'ireo fotsiny.

Toeram-barotra iray izay ahitana zavamaniry hafakely, afaka atao haingotrano angamba izy ireo ary ao anaty vata fitaratra izany, eo ny misy fitoerana vita avy amin'ny vy ary plastika hafakely, eny mahafinaritra no manana azy ireny eny an-jaridaina eny.

Toera-pivarotana iray, izay ahitana kokombery, miloko mavo sy maintso; mipetraka eo ambony saka plastika izany. Eny, anisany mahafinaritra tokoa ny mihinana azy itony, satria mahasalama.

Sendra nandeha teny an-dalambe aho no niaraka tamin'ny namako sy ny sakaizako, no nahita takelaka lehibe izay ahitana dokam-barotra momban'ny fanamboarana volo sy ny angofo. Eny, mahafinaritra no mahita takelaka tahaka izao satria anisan'ny manan-danja lehibe eo amin'ny sehatra arak'asa.

Toerana iray no ahitana mpivarotra karazana legioma maro samy hafa. Ao ny toy ny voatabia, sakay, ary tongolomaitso. Tena mahasalama tokoa ny fihinanana azy ireo satria mitondra otrik'aina ho an'ny vatana.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana seza maro ao ihany koa ny latabatra fito avy amin'ny hazo izay mifono lamba miloko manga sy mena, anisany tena be mpankafy tokoa ny miditra amin'ny toerana tahaka izao satria matsiro ireo sakafo atolotra azy ireo.

Zavakanto hafakely vita avy amin'ny lamba. Miloko mavo izy io, ary ahitana soratra manao hoe Madagasikara. Mahafinaritra tokoa ny mahita olona malagasy manan-talenta tahaka izao satria tena manintona ny mason'ny mpizahantany.

Toerana iray izay ahitana zavaboary maniry miloko maitso sy volomparasy, anisan'ny tena mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao satria afaka atao haingon-tanàna izany zavaboary izany indrindra moa eo an-tokotany.

Toerana iray no ahitana ankizy milalao, izay misambotra baolina vita avy amin'ny akora plastika. Manao fehiloha maro karazany loko izy ireo : ao ny mavo, manga ary maitso. Mahafinaritra tokoa mahita ankizy mifaly tahaka izao.

Toerana iray izay mampitohy ny zotra enina amby enimpolo amby zato ary miloko fotsy izay mitondra laharana roa, aotra, iray, roa, enina. Fiara fitateram-bahoaka angamba izy io

Toeram-barotra iray no ahitana zava-maneno isankarazany, eo ihany koa ny vata fahitalavitra. Anisany tena zava-dehibe tokoa ny fisian'izany ao an-tokatrano, satria afaka mihaino hira ianao, no mijery vaovao.

Toeram-pisotroana sy fisakafoanana iray, no ahitana akora hafakely izay mahasolo gorodona ny ambany, ary eo ihany koa ny seza sy ny latabatra vita avy amin'ny fitaratra sy akora plastika. Mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao.

Toeram-barotra iray eto andrenivohitra no ahitana mpivarotra toy ny fehikibo, ny fanangonam- bola, ny pozim- boalavo ary ny boky izay ahitana sarimihetsika fandokoana.

Gazety iray izay nivoaka ny alarobia ny fito ambin'ny folo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo dia mitondra ny laharana valo, sivy, aotra, enina ary amin'ny sarany mirary dia mirary tokoa satria arivo ariary izany.

Efitrano iray ahitana fanaka vita malagasy, vita avy amin'ny rofia angamba izy io, somary manjavozavo ny sary nefa hita avy hatrany hoe mipetraka eo ambonina bozaka artifisialy izany fanaka izany.

Toerana iray no ahitana trano maro karazana efa mila fanavaozana, ao ny toy ny fiangonana izay misy haingony famantaranandro etsy ambony, mitafo fanitso miloko mena izany ary eo ihany koa ireo tranokely etỳ ambany.

Toerana iray ahitana olona mpanamboatra trano. Mahafinaritra tokoa ny mahita itony mpanamboatra trano itony satria manan-talenta hafa mihitsy izy ireo, ary mahavita zavatra tsy araka ny eritreretin'ny saina.

Toerana iray izay ahitana takela-by hafa kely misy sary olona ary mino aho fa dokam-barotrana tambazotra serasera izy io. Eny tsara no mahita zavatra tahaka ireny satria mampafantatra izay misy ao aminy.

Gazety iray izay mitondra ny laharana 2326, no nivoaka ny sabotsy roapolo jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo, ary amin'ny sarany mirary dimanjato ariary monja ; no ahitana lohahevi- baovao lehibe manao hoe " Ady amin'ny zava-mahadomelina, rongony folo gony milanja zato kilao saron'ny zandary ".

Fitaovana iray vita avy amin'ny akora plastika miloko mainty ary ahitana soratra miloko fotsy, fasiana fako moa izy io raha eto Madagasikara, tsy aiko ny any ivelana fa tena ilaina tokoa izany ao an-tokantrano.

Toerana iray izay ahitana zava-kanto maro dia maro. Ao ny pôketra, ny firavaka fatao amin'ny tanana, ny kaopy vita malagasy ahitana sarina ragidro sy sarety. Eny manan-talenta tokoa ny malagasy mahay zavatra tahaka izao.

Toeram-pivarotana iray no ahitana firavaka maro isankarazany. Eny toy ny kavina, ny peratra, ny firavaka fatao amin'ny tanana sy ny tenda. Anisan'ny tena manintona ny maso tokoa ny mahita izany eny ambozonan'ireo zatovovavy.

Sendra nandeha teny an-dàlambe aho no niaraka tamin'ny namako no nahita tranom-barotra mivarotra entana vita malagasy. Ao ny satroka vita avy amin'ny rofia sy ireo karazana lamba. Eny ! mahay tokoa ny malagasy ary manan-talenta.

Efitrano iray somary maizimaizina izany no ahitana tanora maro isan-karazany mianatra; eo ihany koa no misy taratasy fanoratana misy soratra maro isan-karazany. Eny, tena ilaina ny mandeha amin'ny sekoly tahaka izao.

Mampatsiahy ahy tamin'ny mbola kely ny mahita zatovo maro karazana izao. Milingilingy izy ireo ary manao sita. Eny ! Anisany tena kilalao nataonay tamin'ny mbola kely moa izany, indrindra rehefa mahita trano rava iny izahay.

Toeram-barotra iray eto andrenivohitra eny Analakely no ahitana mpivarotra kapa maro isankarazany ary samy manana lokony izy ireo. Ao ny miloko fotsy, mavo kely, volom-boasary, mavo, mena, ary mainty.

Toerana iray, ahitana karazana sakafo masaka maro dia mara : ao ny ahitana rano mineraly, ny mofo, ny vary ary ny paty. Mahafinaritra tokoa ny mandeha amin'itony toerana itony rehefa ilay noana iny ianao satria mahavonjy anao izany.

Kojakoja iray vita vahiny izay ampiasaina ao an-tokatrano. Maro no efa mampiasa azy ireo ary maro koa ny mbola mitady. Izy io dia fisorohana ny fiovan'ny toe-trandro eto an-tany..

Tranom-boky iray izay ahitana karazana boky maro dia maro, ny famakiana boky moa izany dia anisan'ny fototra hiorenan'ny fanabeazana sy manome fahalalàna maro dia maro tokoa, eny mampanita-tsaina ary izy ireny indraindray.

Fitaovana iray izay mandeha amin'ny herinaratra. Efa haolo tokoa izy, efa simba, nefa mbola tehirizin'ny olona ihany. Ny fitaovana simba tahaka izao dia mbola misy mividy ary mbola lafo amin'ny vidiny mirary izany.

Toerana iray no ahitana zatovovavy zarazara fihodirana manao sarondoha ary mitondra poaketra miloko toy ny volontany manao akanjo lavabe miloko manga, mainty ary mavo. Anisany manintona mason'ireo lehilahy ny zatovo tahaka izao.

Tovovavy iray manao akanjo miloko toy ny volomparasy sy sy manga ary manana taovolo hafakely satria miloko mainty mangirana ary mihorongorona. Anisany tena manintona ny mason'ny lehilahy ny volo tahaka izao.

Firavaka iray tena hafa kely tokoa. Mino aho fa kavina angamba izy io izay ahitana sarina fo miisa fito izany. Manana endrika boribory vita avy amin'ny volamena angamba izy io. Mahafinaritra mahita azy ireny eny aminy sofonan'ireo zatovovavy.

Toerana iray no ahitana trano eo andalam-panamboarana. Eo ihany koa no misy zatovolahy mandoko azy amin'ny loko fotsy. Tena mahafinaritra ny mahita tanora miasa tahaka izao satria mitady izay vao mahazo vola.

Sendra nandeha teny an-dalambe aho no nahita zavaboary maniry sy fiarakaretsaka miloko fotsy. Mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria misy rivotra madio ary manintona ny maso tokoa.

Toerana iray izay ahitana zatovo mamaky boky mombana pôlitika, zava-dehibe tokoa ny boky tahak'izao satria anisan'ny mitondra fototra iorenan'ny fanabeazana sy mampita fahalalana maro dia maro.

Trano boky iray no hahitana boky hafa kely maro karazana ary manana finosana miloko mena, fotsy, mavo, mainty, ary toy ny voaly tany. Hanisany mitondra fahalalàna ny boky tahaka izao ary tsy mifidy sarangany mamaky azy.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana karazana legioma sy voankazo : ao ny toy ny paoma, ny tongologasy, ny korzety ary ny karoty izay efa voatetika... Anisan'ny mitondra fahasalamana ho an'ny vatana izany.

Tovolahy iray zarazara fihodirana manao firavaka vita amin'ny asa tanana Malagasy izany ary manao akanjo miloko mena , volondavenina ary pataloha mainty ; somary mijery famataranandro moa izy io . Tena mahafinaritra ny mahita ny zatovolahy tahaka izao .

Toerana iray no ahitana trano maro isan-karazany ao ny tafo kapila sy ny tafo fanitso ; eo ihany koa ny zava-boary maniry toy ny voninkazo sy ny bozaka anisany tena manintona ny maso izany.

Fitaovana maro karazana izay fampiasan'ny mpianatra any an-dakilasy. Eo ihany koa ny taratasy izay afaka ampiasaina aty an-trano. Afaka anoratana ireo zavatra tsy tokony ho adino eo amin'ny fiainana andavanandro izy ireny, indrindra ireo daty tsy fanadino.

Sendra nandeha teny an-dalambe aho no nahita takela-by lehibe miloko fotsy, ary ahitana soratra miloko mena manao hoe : antoky ny fiainana andavanandro. Tena manintona ny maso izany ka eny Andavamamba no fisian' io na eny Tanjombato.

Tovovavy iray zarazara fihodirana manao arotava miloko mainty ary manao akanjo miloko mena. Manana taovolo hafakely satria mirandrana avy any amin'ny fotony, midiny any amin'ny rambony ary ahitana endrika toy ny fohy eo amin'ny sisiny.

Firavaka hafakely izay vita avy amin'ny volamena ka maka endrika rojo. Eo ihany koa ny vakana toy ireny sary tany ireny. Asany tena manintona ny maso izany rehefa eny ambozonan'ny olona sady lafo vidy izao ny firavaka tahaka izao.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana seza sy latabatra vita avy amin'ny hazo, eo ihany koa ireo haingony toy ny kidoro sy ny ondana vita avy amin'ny lamba miloko volondavenona. Mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahak'izao satria tena mihaingo tokoa.

Toeram-barotra iray no ahitana fitaovana maro karazany toy ny poketra vita avy amin'ny hoditra ana biby, eo ihany koa ny vita avy amin'ny rofia sy ny lamba. Isany tena manan-talenta tokoa ny olona mahay asa tanana tahak'izao.

Zava-kanto Malagasy iray vita avy amin'ny rofia no afaka hatao haingon-trano eny, tena manan-talenta tokoa ny Malagasy mahay asatanana tahaka izao satria tena mampidi-bola izy ireny ary manintona ny mason'ny mpizaha tany.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro karazana toy ny legioma sy voankazo. Eo ihany koa no ahitana ranom-boakazo anaty vera izay vita avy amin'ny frezy angamba izy io.

Toerana iray no ahitana zatovovavy tsara tarehy, zarazara fihodirana, mitsiky izy ary miloko mainty ny volony somary lavalava, manao akanjo miloko fotsy sy mainty ary kiraro miloko fotsy.

Biby kely iray izay miloko maintimainty. Itony biby itony dia tena atahoran'ny olona, indrindra ny vehivavy. Izy ireny moa dia mampitsoaka avy hatrany satria atahorana hiditra any anaty sofina na any anaty orona.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana akora hafakely vita amin'ny voankazo maro isan-karazany. Eny tena ilaina ny fampiasaina an'izany rehefa atao ao anaty alikaola iny izy satria mampamamimamy ny fisotroana.

Hosodoko iray izay ahitana zava-boahary maniry toy ny baobaba izay nataon'i Nirintsoa, mahafinaritra tokoa ny mahita malagasy manan-talenta tahak'izao satria anisany manintona ny mason'ireo mpizahatany indrindra moa ny vahiny.

Anisan'ny tena manintona ny maso sy mahasalama tokoa ny mahita sakafo tahaka izao. Eo ambony lovia fotsy izy io, ao ny tongolo, ny voatabia ary ny ravina maitso maro isan-karazany. Eny ! mafilotra tokoa izany.

Toerana iray no ahitana zavakanto mipetaka amin'ny rindrina ao ny toa ny hosodoko, tena mana-talenta tokoa ny olona mahay asa tanana tahaka izao satria manintona ny maso, indrindra ireo mpizahatany fahiny.

Firavaka hafa kely vita avy amin'ny volamena. Maka endrika toy ny rojo izy ary misy haingony efa-joro. Anisan'ny mahafinaritra ihany koa mijery azy ireny eny ambozonan'ireo vehivavy. Mino aho fa lafo vidy izy io amin'ny paoziny tsara.

Tranom-boky iray no ahitana boky maro isan-karazany ary manana fonosana hafakely. Ao ny miloko mainty ary ahitana soratra miloko mena sy fotsy. Ny boky moa izany dia anisan'ny fototra iorenan'ny sy mampita fahalalàna.

Akora hafa kely izay ahitana ranon-tsavony ao anaty fonosany. Miloko mavo, volomboasary ary samy manana ny sarony avy izy ireny. Mahafinaritra tokoa ny mampiasa zavatra tahaka izao satria manamanitra ny volo.

Lelam-pamaky iray vita avy amin'ny vy mipetraka eo ambony hazo. Anisany tena ilaina be tokoa ny fampiasana izany rehefa hikapa hazo sy kitay iny ianao, indrindra moa ireo olona any ambanivohitra no tena mampiasa azy ireny.

Toerana iray izay ahitana lalana vita avy amin'ny vato malao ary eo amin'ny sisin-dalana koa dia ahitana lamba maro dia maro. Tsy hay na fivarotana lamba izy io na inona. Eny, tsy dia tsara koa ny mitondra kodiaran-droa amin'izao lalana izao.

Biby hafakely izay eo ambonina ravinkazo miloko maitso iray. Manana endrika hafakely izany biby izany ary miloko mavo, mainty ary fotsy. Maro ny olona matahotra izato biby izato rehefa mahita azy mivantana.

Efitrano iray no ahitana seza vita avy amin'ny akora hafa kely izay miloko mena sy volondavenona. Eo ihany koa no misy zatovolahy iray mipetraka, manao akanjo miloko manga izy io.

Akora roa samy hafa ao no ahitana ranomanitra sy akora hafa fanosotra vatana izay mampalandilandina ny hoditra. Eny, mampanintona tokoa manao an'itony ranomanitra itony satria vao miserana fotsiny aza ny olona iray dia efa mamerovero ny fofona avy aminy.

Boky iray hafa kely izay manana fonosana miloko mavo, eo ihany koa ireo olona mitaingana ampondra tsy iza moa izany fa ilay mpamonjy ny olon- drehetra, eny mahafinaritra ary mirakitra tantara ny boky tahaka izao.

Fitaovana iray fampiasa ao an-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra, izay miloko mavokely sy toy ny volontany. Vita avy amin'ny vy izy io. Anisan'ny tena ilaina be tokoa ny fisian' izao ao an-tokantrano satria afaka hamanana rano.

Efi-trano iray no ahitana zava-kanto vita malagasy. Manome endrika olona amin'ny rofia. Tena manan-talenta tokoa ny malagasy mahay asa tanana tahaka izao satria manintona ny maso izany indrindra ireo mpizaha tany.

Takelaka taratasy iray ; izay manana karazana loko roa : toy ny fotsy sy volom-parasy. Eny, eo ihany koa no ahitana litera lehibe iray aintso. Anisany tena zava-dehibe tokoa ny fisian'ny takelaka tahaka izao eo amin'ny sehatra arak'asa.

biby tena miavaka tokoa na amin'ny hahalehibeazana na amin'ny endriny ,tena vaveny tokoa ny sofiny ary misy tandroka hafahaafa eo amin'ny orony; ny biby tahaka izao dia isany hatahoran'ny olona indrindra raha hita eto an-toerana fa soa ihany kosa fa any anatin'ny ala mikitroka any ivelan-dranomasina any izy no mitoetra

Toerana iray izay hafa kely tokoa satria ahitana rindrina na tamboho vita avy amin'ny vato ary misy tafo bozaka eo ambony. Mahafinaritra mandeha amin'itony toerana itony satria toerana manatantara.

Takelaka gazety iray no ahitana mpitendry anankitelo somary hafahafa ny volon'izy ireo eny, mahafinaritra tokoa ny mamaky ny gazety toy izao satria ahafantarana lohahevi-baovao maro dia maro.

Toerana iray izay ahitana fiarakodia mijanona eo amin'ny fitoerany miloko volon-davenona. Eo ihany koa no misy kodiaran-droa miloko mena ary ramatoa iray manao akanjo mena sy aro loha miloko toy mavokely.

Toerana iray no ahitana zatovovavy manao akanjo miloko mavokely sy maitso, ary mitafy lambahoany izy io ; misy masonjoany ny tarehiny, ary ny taovolony dia somary hafakely satria mirandrana miloko mavo.

Pejina gazety iray, mino aho fa ny pejy fahaefatra ao amin'ny gazetin' ny vaovao izy io izay ahitana soratra lehibe dia lehibe tokoa no manao hoe " Ny andro sisa iainako dia nataoko ho hanasoavako ny mpiara-belona amiko sy ny fireneko. "

Firavaka maromaro mino aho fa vita avy amin'ny volafotsy izy io. Ao ny vakany ny kavina ary peratra. Mahafinaritra tokoa mahita ny firavaka tahaka izao rehefa eny an-koditr'ireo zatovo vavy izy io satria tena manintona ny maso.

Toerana iray mahafinaritra tokoa, ary ahitana karazana tanàna maro dia maro manodidina azy. Mampatsiahy ahy tamin'ny niala sasatra iny izy ireo satria, rehefa ilay tsy misy atao iny dia mandehandeha eny amin'ireny toerana ireny.

Toerana iray no ahitana fiangonana lehibe dia lehibe ary misy haingony hafa kely toy ny sary vongana, ny famantaranandro ary tilikambo izay ahitana hazofijaliana. Mahafinaritra ny toerana tahaka izao ary be mpitsidika.

Toerana iray no ahitana mpivarotra pôketra vita asa tanana malagasy. Mahafinaritra tokoa ny mahita malagasy mahay zavatra tahaka izao satria anisany manintona ny maso ary manampy bebe kokoa ireo zatovovavy.

Anisan'ny boky hafakely ny boky tahaka izao. Miloko manga izy io ary ahitana sarina Madagasikara mitondra ny lohateny hoe : "ny volana roa ambin'ny folo ao anatin'ny taona eto Madagasikara". Eny anisan'ny mitondra fototra hiorenan'ny fanabeazana ny boky tahaka izao.

Efitrano iray no ahitana zatovovavy tsara tarehy. Zarazara fihodirana izy io, manao lokomena ary manana taovolo miloko mainty. Eo ihany koa ny akanjony tena manintona ny maso satria lava sady miloko mena ary mitazona poketra kely eo amin'ny tanany.

Toerana iray izay ahitana fiara fitanteram-bahoaka miloko fotsy, eo ihany koa ireo zatovo sy lehibe manao akanjo fanamiana miloko maitso. Andeha amin'ny toerana alavitra angamba izy ireo satria misy mampiakatra entana eo ambony fiarakodia.

Tovovavy iray tsara tarehy, zarazara fihodirana ary misy loko manga eo amin'ny masony, miloko mainty koa ny volony ary lavalava; ary manana akanjo hafakely izay maro loko izy, tena mafinaritra ary manintona ny maso.

Toerana iray eny an-drenivohitra izay ahitana takelaka lehibe dia lehibe tokoa izay miloko mavo ary ahitana soratra lehibe miloko mena. Itony takelaka itony dia fomba hamantarana orinasa iray.

Toerana iray eny amin'ny anjerimanontolo, tsy aiza moa izany fa eny Ankatso, no ahitana zatovo maro avy nianatra handeha hody ; mibaby kitapo avokoa izy ireo ary mitondra pôketra ny sasany.

Boky iray izay miloko hafa kely toy ny maitso, mena ary fotsy eo ihany koa ny ahitana zazakely lehilahy mitazona zavaboary maniry. Ny boky tahaka izao moa izany dia mampianatra momba ny zaridaina keliko.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsy ary ahitana soratra miloko mainty sy mena izany. Mahafinaritra tokoa ny mahita an'itony takelaka itony rehefa eny an-dalana satria marika amantarana zavatra iray izy itỳ.

Toerana iray izay ahitana zava-kanto maro dia maro, eo ny vita amin'ny vato eo ihany koa ny vita avy amin'ny hazo, eny mahafinaritra ny mahita zavatra tahaka itony rehefa eny ambozonan'ny olombelona, tsy mifidy saranga io na lahy na vavy.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana zatovovavy roa manao akanjo manga sy mainty ary pataloha manga. Eo ihany koa ny manao akanjo toy ny volontany. Ary misy ireo fitaovana maro karazana fampiasa ao an-trano.

Tery dia tery eto andrenivohitra ary hahitana fiara maro dia maro mifamezivezy amin'izany toerana izany. Mafinaritra tokoa ny mandeha amin'ity toerana ity, satria nampatsiahanay tamin'ny mbola kely sy izay entin'ny raiamandreny tamin'izany.

Fitaovana hafakely iray, vita avy amin'ny vy, ary misy tahony hazo. Anisany tena ilaina tokoa izany eo amin'ny fanadiovana zaridaina, satria afaka isorahana tany sy analana ireo fako maro samihafa.

Sainam-pirenena iray hafakely izay manana loko karazany telo samy hafa. Ao ny maitso, mavo, ary mena; ary ahitana kintana eo ampovoan'izany saina izany. Anisan'ny tena manan-tantara tokoa ny saina tahaka izao eo amin'ny firenena iray.

Boky iray izay manana fonosana hafakely. Miloko mavo maka endrika maramara izany. Ahitana soratra miloko mena. Tena fototra iorenan'ny fanabeazana ny famakiana boky tahaka izao ary mampita fahalalana maro.

Toerana iray no ahitana zavaboaary maniry toy ny hazo lavabe izay miloko fotsy ny ambany. Eo ihany koa ireo voninkazo miloko maitso ny raviny. Anisan'ny mitondra rivotra madio moa ny zavaboaary tahaka izao ary tena ilain'ny vatana.

Toerana iray no ahitana zatovolahy maro ; mpanao fanatanjahantena toy ny baolina kitra ngamba izy ireo. Manao akanjo fanamiana mitovy ary misy sainam-pirenena kely eo amin'ny ankavanana, izay miloko maitso, fotsy, mena.

Anisany tena mandaitra tokoa ny ranom-panafody tahaka izao ; tena manala aretin'aty izy io. Tadidiko tamin'izaho narary dia ny fanafody tahaka izao no vidian'ny sakaizako ho ahy tany amin'ny mpivarotra misy azy.

Zavaboary maniry hafakely. Afaka atao dite izy io izay miloko maitso ny raviny. Tena mitondra rivotra madio ho an'ny tanàna ary mahafinaritra ny mahita zavaboary tahaka izao satria manaingo ny toerana.

Toerana iray amorontsiraka no ahitana trano afaka vita avy amin'ny hazo izay mitafo bozaka eo ihany koa no ahitana zavaboary maniry toy ny voanio efa somary simba izany.

Tranombarotra malagasy iray izay ahitana zavakanto maro dia maro, ao ny harona vita avy amin'ny rofia, eo ihany koa ny sahafa vita avy amin'ny ahitra. Eny tena manan-talenta tokoa ny malagasy mpanambotra ny zavatra tahaka izao.

Boky roa hafa kely izay manana fonosana miloko fotsy sy mainty. Anisany zava-dehibe tokoa ny famakiana boky tahaka izao satria fototra iorenan'ny fanambeazana ary miampita fahalalana maro. Eny tsy mifidy saranga ny mamaky azy ireny.

Tranom-barotra iray no ahitana akora hafakely ao anaty tavoahangy vita avy amin'ny fitaratra. Ao ny toy ny menaka fatao amin'ny tarehy izay manala mony ary vita avy amin'ny voasarimakirana izy io. Ny zatovovavy moa no tena mampiasa azy ireny.

Ankizy kely iray somary zarazara fihodirana manao akanjo ambony miloko fotsy ary pataloha fohy ny ambany miloko manga. Mahafinaritra ny mahita ankizy tahaka izao satria tena mahafatifaty kely ary manintona ny maso.

Ny sainam-pirenena tahaka izao moa izany dia anisan'ny tena mifono tantara hafa kely ary manana karazana loko efatra izy io : ny mena, ny fotsy, ny mavo ary ny manga ary ahitana sarina kitakintana kely maro dia maro eo amin'izany sainam-pirenenay izany.

Biby hafakely manana loko telo maro karazany. Ao ny toy ny volomboasary, fotsy ary miloko mainty ny masony. Anisany tsy fahita amin' ny andavanandro izao ka tena mahaliana ny maro.

Boky iray hafakely izay ahitana fonosana miloko toy ny volondavenona, mainty ; ary ahitana soratra miloko fotsy sy mena. Ny boky moa izany dia fototra hiorenan'ny fanabeazana ary mampita fahalalana.

Anisany fomba hamantarana orinasa iray ny takelaka tahaka izao, izay miloko fotsy mainty ary volomboasary. Eny manandanja lehibe tokoa ny fananana takelaka eny amin'ny seratry ny ara-orinasa.

Anisany tena mahatalanjona tokoa ny mahita malagasy iray manan-talenta izay manamboatra zava-kanto tahaka ny kanety izay vita avy amin'ny vato. Mipetraka eo ambony hazo boribory izy io.

Akora hafakely ao anaty fonosany vita avy amin'ny plastika. Ronono fampiasa amin'ny ankizy izy io. Anisany zava-dehibe tokoa ny fanomezana ny sakafo tahaka izao ho an'ny ankizy satria mampitombo azy.

Sendra nandeha tena an-dalambe aho no nahita toerana fiandrasana fiara fitanteram-bahoaka, ary ahitana takelam-by lehibe miloko fotsy sy mainty misy soratra miloko maro karazana izay dokam-barotra mombana mpivarotra solika.

Toerana iray izay ahitana hazo lehibe maniry ary misy kirihitra ny manodidina izany. Tsy fantatra moa na baobab na inona izany hazo izany. Tena mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria ahitana tsy fahitanao isaky ny andavanandro.

Anisany tena manala hetaheta tokoa ny ranom- boankazo natoraly tahaka izao. Sady mitondra otrikaina ho an' ny vatana izany, indrindra moa rehefa mivoaka avy ao anaty vata fampangatsiahana iny. Izy io moa izany dia miloko mena vita avy amin'ny frezy.

Takelaka taratasy iray miloko mainty sy mavo ary ahitana soratra miloko fotsifotsy. Fomba hamantarana toeram-pivarotana iray moa izy io ary zava-dehibe ny fisian'izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Ny voay dia biby iray manan-danja eto Madagasikara, fantatra amin'ny fisiany any amin'ny ony sy farihy. Zava-dehibe ihany koa izy eo amin'ny kolontsaina sasany eto an-toerana ary indraindray mifamatotra amin'ny finoana nentin-drazana.

Toerana iray no ahitana biby fiompy maro isan-karazana. Ao ny toy ny dokotra sy ny zanaka gana. Anisany tena ilaina tokoa ireo ao amin'ny tokatrano iray satria manaingo ny tanàna ary manaitra anao vao maraina.

Efitrano iray izay ahitana latabatra vita avy amin'ny hazo sy seza vita avy amin'ny hazo sy haingon-trano zavaboahary maniry. Mahafinaritra tokoa ny mahita toerana tahaka izao satria toa dia manintona ny maso tokoa izany.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro isan-karazany. Ao ny toy ny henan-kisoa izay miendy, eo ihany koa ny paty mifangaro amin'ireo karazana legioma toy ny karoty sy tongolo maitso. Anisan'ny matsiro izany.

Anisany fitaovana tena ilaina tokoa ny zavatra tahaka izao ao an-tokantrano. Fanamboarana mofo maro karazany toy ny mofomamy sy masira, eny ireo mpiasa manamboatra mofo moa ny tena mila azy ireny.

Biby hafakely maro loko, ao ny mavo sy ny mainty ary ny fotsy. Tonga dia mangoritsina avy hatrany aho vao mahita azy ireny ary anisany biby tsy fahita isaky ny andavanadro satria any anaty kirihitra no misy azy.

Famantaranandro iray hafa kely miloko izay miloko amin'ny lokombolamena izany. Eny, mahafinaritra sy tsara ny manana azy itony satria mora aminao ny mijery lera rehefa ilay sendra noana iny ianao raha mirava avy miasa.

Ny voay dia biby manan-danja avy eto Madagasikara fantatra amin'ny fisiany any amin'ny ony sy ny farihy. Zava-dehibe ihany koa izy eo amin'ny kolontsaina sasany eto an-toerana ary ny indraindray mifamatotra amin'ny finoana nentin-drazana izany.

Ny voalavo, anisan'ny biby mahafatifaty izy io anefa mampatahotra ny olona, miloko mainty ny masony ary ny vatany miloko toy ny volondavenona. Tadidiko misy namana iray izay matahotra ny biby tahaka izao.

Toerana iray izay ahitana zatovolahy mandeha manao akanjo fotsifotsy misy mpentina maintimainty ary ny akanjo fohy tanana milokomena. Eny eo ampitan'izany zatovolahy izany dia ahitana fiara manga lehibe dia lehibe tsy matao-dalàna miloko manga.

Toeram-barotra iray no ahitana legioma amidy eny an-tsena. Ao ny toy ny karazana anana, ny tena hita eto moa izany dia ny anandrano. Anisany afaka atao lasary izy io ary azo atao laoka ihany koa.

Toeram-pianarana iray ahitana dabilio maro ao anatin'izany ; mampahatsiahy ahy taminy mbola nianatra izany satria nitovy tahaka izao ny tabilio teny amin'ny anjerimanontolo.

Toerana iray eto andrenivohitra, tsy aiza izany raha tsy eny Ambohijatovo, no ahitana mpandeha mifamezivezy ary fiarakodia maro samihafa. Eny, mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao satria tena madio.

Toerana iray no ahitana olona mifamezivezy : ao ny toy ny zatovovavy misaron- doha ary manao akanjo lava maro loko mitazona harona vita avy amin'ny akora rofia koa izy miloko maitso. Anisany tena mahafinaritra izany.

Boky roa hafakely izay manana fonosana maro loko, ao ny mainty sy ny fotsy ary ahitana soratra miloko manga sy mavo. Mahafinaritra ny mamaky boky tahaka izao satria mirakitra tantara maro samihafa ary mampita fahalalàna.

Toerana iray no ahitana zava-kanto vita Malagasy ; ao ny toy ny baobaba vita avy amin'ny sary sokitra hazo sy ny rofia ; anisan'ny tena manan-talenta tokoa ny olona mahay asa tanana tahaka izao satria manintona ny maso izany.

Akora hafakely izay ao anaty fitoerany miloko volom-boasary. Fampiasan'ny olona izy ireo indrindra moa ireo zatovo vavy izay manamandina ny oditra ary mahasalama izany oditra izany rehefa tratran'ny masoandro.

Toeram-barotra iray no ahitana entana maro karazana: ao ny toin' ny ranom-pisotro vita avy amin' ny voankazo, eo ihany koa ny kitapo. Mahafinaritra ny mandeha amin' ny toerana tahaka izao satria tena ahitanao misy zavatra maro.

Fitaovana hafakely vita avy amin'ny vy ary manana tahony vita avy amin'ny hazo. Anisany tena ilain'ireo tanintsaha ny fitaovana tahaka izao satria afaka analana fako sy isorohanan'ireo tany efa simba.

Firavaka hafakely vita avy amin'ny volamena, tsy inona moa izany fa"peratra" ary maka endrika fehikibo kely izy io. Mahafinaritra ny mahita zavatra tahaka izao rehefa eny an-tanan'ny zatovovavy na ny zatovolahy.

Toerana iray hita ety andrenivohitra. Mahafinaritra ny mahita azy ireo satria misy fiara maro dia maro mifamezivezy sy olona mifamezivezy. Tena manintona ny maso ny mandeha amin'izany toerana izany satria ahitana zavatra maro dia maro tsy hitan'ny maso isaky ny an-davan'andro aza.

Tovovavy iray mahafatifaty kely manao lokomena ary zarazara fihodirana. Ny volony moa dia tena hafakely satria lava dia lava ary miolakolaka. Anisan'ny manintona ny masonay lehilahy ny vehivavy tahaka izao.

Sendra nirava avy nianatra aho niaraka tamin'ny namaka no nandeha teny an-dalambe ary nahita takelaka vita avy amin'ny akora plastika izay ahitana dokam-barotra maro samy hafa, ao ihany koa ny fomba hamantarana orinasa, serasera iray.

Toerana iray no ahitana zazakely zarazara fihodirana, sola loha ary manao akanjo tena mianjaika satria manao akanjo fohy tanana miloko fotsy, pataloha miloko manga ary kiraro miloko toy ny volontany.

Tranombarotra iray no ahitana akora hafakely ao anaty fonosany maro loko, ao anaty vata fitaratra ihany koa izy ireo. Ao ny toy ny rano-tsavony fanasàna loha sy ny tanana ; eo ihany koa ny ranomanitra maro isan-karazany.

Anisany tena tsara tokoa ny mahita sakafo tahaka izao. Hena maromaro sy legioma mitsatoka amin'ny hazo maranitra. Any amin'ny fety moa izany no tena anisany ahitana sakafo tahaka izao indrindra ataon'izareo tsaky rehefa misotro iny.

Tranom-barotra iray no ahitana finday maro isankarazany. Ao ihany koa ny foniny izay miloko fotsy vita avy amin'ny baoritra. Tena ilaina tokoa izany amin'ny fiainana andavanandro satria afaka hiseraserana amin'ny olona izay any an-tany lavitra any.

Toeram-barotra iray no ahitana karazan' entana maro samihafa toy : ny vary siramamy ary ny mofomamy. Fa ny tena manintona ny maso tokoa dia ny mpivarotra akora vita avy amin'ny zavaboary atao amin'ny tarehy.

Sendra nandeha teny an-dalambe aho niaraka tamin'ny namako no nahita takela-by lehibe ahitana dokam-barotra solika izay atao amin'ny fiara sy ny kodiaran-droa eny na ireo tsy mataho-dalana aza. Tena mora ny atolotr'izy ireo ho anao

Toeram-panatanjahantena iray no ahitana zatovo maro isan-karazany. Ao ny manao akanjo fanamiana mitovy miloko manga sy mainty. Eo ihany koa ny manao akanjo miloko maitso sy zazakely iray mitazona baolina izay manao loko mavo.

Toeram-pisakafoana iray no ahitana sakafo hafakely eo ambonin'ny lovia miloko fotsy . Vita avy amin'ny ankora ronono sy totom-barim-bazaha izy io ary sokola . Anisan'ny tena matsiro satria manome hamamiana eo amin'ny fiainana .

Sainam- pirenena iray hafa kely, izay manana karazany loko telo maro samihafa : ao ny mena, mainty ary ny mavo, ary misy kintana sy antsy eo ampovoan'izany saina izany ; anisany tena mana-tantara tokoa.

Toerana hafa kely iray izay mihodidina zavaboaary maniry miloko maitsomaiotso ary ahitana trano kely mitafo hazo vita avy amin'ny biriky. Eny, mahafinaritra ny mahita toerana tahak'izao satria mety manana tantara izany.

Efitrano iray izay ahitana varavarana fitaratra, eo ihany koa ny fefy vita avy amin'ny vy miloko fotsy ary misy ihany koa fandriana ao anatin'izany izay mirakotra lamba miloko maitso ary ondana miloko mavo.

Toerana iray no ahitana legioma maro karazana, ao ny toy ny karaoty, sakay ary voatabia. Anisan'ny tena mahasalama koa ny fihinanana azy satria mitondra otrikaina ho an'ny vatana ary mampatanjaka sy mahasalama.

Toerana iray isany tena mafinaritra tokoa. Ahitana rano izay tena madio. Maro ihany koa anefa ny ala eny amin'ny manodidina izay tena midadasika sy miloko maintso. Ny toerana tahaka izao dia isany mampi-te hiala sasatra sy hiala voly.

Ny voakazo tahaka izao dia anisany tena matsiro tokoa tsy inona moa izany fa ny manga miloko mavo ny anatiny ary misy voany fotsy ivelany, anisany tena tsara tokoa mihinana izany rehefa ampiarahana aminy sakay.

Toerana ao anaty tanàna iray no ahitana fiarakodia roa maro loko samihafa, ao ny miloko fotsy, ao ihany koa ny miloko mainty izay mbola mirehatra ny jiro na anaty na ivelana. Mahafinaritra ny fananana zavatra tahaka izao.

Tranom-pisakafoanana iray no ahitana seza vita avy amin'ny hazo eo amin'ny sisiny ary ihany koa ny elo izay miloko mena, ampovoan'izany kosa no ahitana rano filomanosan'ireo olona miditra ao.

Toerana iray eny amoron-dranomasina no ahitana rano migazana miloko manga, eo ihany koa ny zavaboary maniry manodidina azy ireo, anisany tena manintona ny maso izany ary mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahaka izao rehefa mba miala sasatra iny.

Zatovo vavy iray somary zarazara fihodirana manao akanjo miloko mainty ary manana taovolo hafakely satria mirandran-droa miloko toa ny volomparasy sy mainty, anisany tena manitona ny mason'ny lehilahy kosa ny volo tahaka izao.

Mofomamy iray mipetraka eo ambony lovia izay miloko mavo ary ahitana sotro kely aorian'izany mofomamy izany mahafinaritra tokoa ny mihinana azy itony indrindra rehefa ilay misy fety kely iny ao an-tokantrano.

Toerana iray izay ahitana zatovolahy roa manao pataloha fohy miloko mainty ary ambonin'akanjo miloko fotsy sy manga. Eny, mahafinaritra mahita olona manao fanatanjahantena tahaka izao satria anisan'ny tena mahasalama.

Tovolahy iray zarazara volon-koditra manao firavaka izy ary akanjo fotsy no manana taovolo hafakely satria sola ny atỳ aminy sisiny, dia miorongorona lavabe ny eo afovoany. Anisan'ny manintona ny mason'ireo zatovovavy rehefa eny an-dalambe.

Tranom-boky iray no ahitana boky maro karazany amin'ny fonosany miloko mena, mainty, ary fotsy. Anisany mirakitra tantara tokoa izany ary fototra hiorenan'ny fanabeazana ny famakiana ny boky tahaka izao.

Sendra nandeha tao anaty fiara aho no nahita vata fampangatsiahana misy kodiarana telo, izay fivarotan'olona ronono vita avy amin'ny voankazo maro karazany : toy ny akondro, frezy, ary ny voanio.

Toerana iray izay ahitana trano lehibe tokoa. Misy lavarangana vỳ izy io ary mitafo fanitso. Somary ratsy tokoa moa ny loko satria efa miendakendaka. Eo ihany koa ireo fiara tsy mataho-dalana miloko fotsy.

Fitaovana iray vita avy amin'ny akora vy izay misy tahony hazo. Eo ankilany kosa misy fanadioana trano manana tahony hafa kely. Tena anisan'ny zava-dehibe tokoa ny fampiasana izany rehefa handio tanana iny ianao.

Toerana iray manandanja tokoa eto Antananarivo ; indrindra moa fa ny rova izany izay nitoeran'ny mpanjaka taloha ary eo ihany koa ireo mpitsidika maro dia maro indrindra moa fa ny vahiny mpizahatany no tena voasariky izany.

Fitaovana hafakely izay mandeha amin'ny herinaratra, miloko fotsy izy io ary afaka andrahoana vary izany amin'ny sarany valo alina sy iray hetsy ariary monja; tena manampy be dia be tokoa ao antokantrano ny fisian'io fitaovana iray io.

Ny akanjo tahaka izao moa izany dia anisany tena manintona masony ireo vahiny eny, na isika Malagasy koa ary manan'akanjo lava miloko maro karazany tena mahafinaritra ny mahita izany.

Toerana iray no ahitana zatovovavy somary zarazara fihodirana. Manao akanjo maro loko ary manao taovolo hafakely satria miorongorona misy menaka izany. Anisany tena manintona ny lehilahy ny zatovovavy tahak'izao rehefa eny an-dalana.

Tranom-barotra lehibe iray no ahitana karazan-tsakafo maro isan-karazany, eo ny toy ny mofomamy, ao ihany koa ny ranom-boasary. Mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria tena mamy ny zavatra amidiny.

Efitrano iray izay ahitana zatovo maromaro mianatra angamba izy ireo. Eny! Mahafinaritra mandeha amin'ny efim-pianarana tahaka izao satria anisan'ny fototra hiorenan'ny fanabeazana ary mizara fahalalana bebe kokoa.

Fitaovana hafakely anisan'ny tena ilaina izany ao an-tokatrano, miloko mena ary misy sarony mainty toy ny koba. Fasiana rano mangotraka moa izy io ary sotroina rehefa amin'ny andro mangatsiaka iny na rehefa hihinana fanafody.

Hoso-doko iray no ahitana biby hafa kely. Tsy inona moa izany fa ny maingoka izay eny ambonina fasika ary tena manan-talenta tokoa ny olona mahay asa tanana tahaka izao satria tena mivoaka izany.

Anisan'ny tena legioma matsiro tokoa ny legioma tahaka izao izay miloko maitso roa samy hafa. Indrindra moa rehefa ampiarahana amin'ny patsa iny izy iny rehefa atao laoka tena matsiro tokoa.

Toerana iray no ahitana zava-kanto vita malagasy, ao ny toy ny kopy gasy vita avy amin'ny vy; ao koa ny fasiana kafe izay miloko toy voloboasary, ary ahitana baobaba sy ragidro izany.

Toerana iray no ahitana fiarakodia mifamezivezy, ao ny toy ny fiara tsy mataho-dalana izay miloko mena, eo ihany koa ny fiara kely iray miloko manga izay mitondra ny laharana telo, telo, dimy, enina. Anisan'ny tena tsara tokoa ny fananana azy ireny.

Toerana iray no ahitana zatovo lahy zarazara fihodirana. Fohy volo ary misy volom-bava mirakitra ny tarehany. Manao akanjo tena maontina satria lobaka miloko manga, pataloha miloko toy ny volon-davenona ary kiraro miloko fotsy.

toerana iray no hahitana rangahy zarazara hoditra ,manao solomaso, manao akanjo mihaja ,lobaka fotsy ary fehitenda miloko toy ny volom-boasary ,eny mahafinaritra mahita olona tahaka izao satria anisan'ny ampandroso ny firenena

Takelaka taratasy iray izay miloko mainty ary ahitana soratra maro miloko fotsy. Anisany fomba hamantarana orinasa iray izy io ary zava-dehibe ny fisiany izany eo amin'ny sehatra arak'asa ary manintona maso ny olona.

Toerana iray, ahitana voninkazo tena mahafinaritra tokoa. Ny voninkazo tahaka izao dia isany mamelombelon'aina mahafinaritra ny maso ary manome rivotra vao. Tadidoko teo an-tokotaninay efa nisy voninkazo tahaka izao. Tondrahako foana rehefa maraina.

Toerana iray izay ahitana fiara roa samihafa, miloko mainty ary fiarakodia izay mitatitra vahoaka miloko maitso. Mahafinaritra tokoa ny mahita izany toerana izany satria tena madio tokoa.

Toerana iray izay hita any amin'ny faritany no ahitana bajaja miloko mavo ary ireo mpandeha mifamezivezy amin'izany lalana izany. Eo ihany koa ny mpivarotra legioma izay eny amin'ny sisin-dalana toy ny anana, tongolo maintso ary ny voatabia.

Toerana iray eny an-dalambe no ahitana fiarakodia maro mifamezivezy. Ao ny kodiaran-droa, ao ny ahitana fiara-karetsaka sy ny fiara fitanteram-bahoaka. Anisan'ny tena maro mpivezivezy ny toerana tahaka izao.

Toerana iray eto an-drenivohitra : ahitana fiarakaretsaka miloko mavo, eo ihany koa ny lalana vita avy amin'ny vato mitambatambatra. Eny, mahafinaritra ny toerana tahaka izao satria madio dia madio tokoa.

Fitaovana hafakely fampiasa ao an-tokantrano. Miloko volomparasy izy io, maka endrika mena. Anisan'ny mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ny fandrahoam-bary tahaka izao. Eny zava-dehibe ny fisian'izany ao an-tokantrano, indrindra moa eo amin'ny lakozia iray.

Takelaka hafakely iray izay vita avy amin'ny taratasy miloko fotsy ary ahitana kisarisary miloko mainty. Mahafinaritra tokoa mahita zavatra tahaka izao ary fomba hamantarana orinasa iray izy io.

Biby roa hafa kely tsy fantatra ondry moa izy io na osy satria misy tandroka, izay miloko volontany sy fotsy. Mahafinaritra no mahita biby mifankatia tahaka izao ary tena manintona ny maso tokoa, indrindra ireo mpizahatany.

Efitrano iray no ahitana zatovo maro, eo ny lehilahy izay manao satroka, eo ihany koa ny vehivavy manao akanjo mena sy solomaso. Anisan'ny tena mahafinaritra tokoa ny mahita tanora mianatra tahaka izao.

Toerana iray izay ahitana trano vita avy amin'ny boriky ary varavarana hazo . Mahafinaritra ny mahita azy itony indrindra moa rehefa any ambaninvohitra satria mino aho fa mety toeram-barotra sakafo izy ireny .

Sainam-pirenena iray hafakely izay ahitana loko efatra maro karazana : ao ny toy ny manga, mainty, fotsy ary ny maintso. Anisan'ny manan-tantara tokoa izany eo amin'ny firenena misy azy ary zava-dehibe tokoa ny fisian'izany.

Anisany tena hafa kely ny taovolony zatovovavy. Manao akanjo mainty somary zarazara hoditra. Miloko mena ny volony ary somary mangirana sady miolankolana. Eny, anisany manintona ny masonay lehilahy ny volo tahaka izao.

Takelaka taratasy hafakely izay miloko manga, fotsy ary ahitana soratra lehibe izany. Anisan'ny fomba hamantarana toerana fikambanana iray moa izy ireny. Eny tena manintona ny maso ary zava-dehibe ny fisian'izany eo amin'ny sehatra ara-kasa.

Boky hafa kely izay manana fonosana miloko volontany, mavo ary fotsy. Eo ihany koa no ahitana soratra miloko mainty sy mena. Anisan'ny mahafinaritra ny mamaky boky tahaka izao satria mampita fahalalana maro.

Toerana hafakely iray izay ahitana rano mikoriana sy vato maromaro ary misy ala mikitroka manodidina izany toerana izany. Itony toerana itony dia mahafinaritra ny mandeha amin'azy rehefa miala sasatra kely iny.

Ankora afakely ao anaty tavoangy vita avy amin'ny fitaratra izay misy sary fotsifotsy, tsy inona moa izany fa menaka fanamboarana volo, izay manome anitra tokoa izany rehefa voadoro amin'ireny fitaovana fampiasa ireny.

Toeram-pisakafoanana sy fisotroana iray no ahitana sakafo maro isan-karazany dia ao anaty fitoerany vita avy amin'ny akora plastika. Eo ihany koa ny zava-pisotro izay ao anaty vata fitaratra. Eny mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao.

Ny motera dia anisin'ny fitaovana mamokatra herinaratra mekanika mba hampandeha fitaovana hafa izy io no singa fototra amin'ny milina maro samihafa toin' ny fiara na fitaovana indostrialy izay manova angovo.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana sakafo maro isan-karazany, ao ny toy ny kafe sy ny ronono ao anaty akora vita avy amin'ny vy, eo ihany koa ny ovy voahendy ao anaty harona vita avy amin'ny plastika.

Boky iray hafa kely tokoa izay ahitana sarina vera sy voankazo ao anatiny. Mahafinaritra ny mamaky itony boky itony satria sady mampianatra no manabe izy ireo rehefa hanamboatra sakafo izay ianao.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana-karazana sakafo maro dia maro; ao iany koa ny mofomamy sy ireo karazana legioma maro samihafa. Vao mahita ny sakafo tahaka izao moa izaho dia noana avy hatrany ka mampitehihinana.

Toerana iray no ahitana biby fiompy maro karazana, toy ny dokotra sy ny gana, anisan'ny tena matsiro izy ireo rehefa atao laoka nefa misy ihany koa fady izany noho ny resaka aram-pinoana.

Takelaka iray hafakely izay miloko fotsy no ahitana soratra miloko manga sy mainty, eo ihany koa ny kodiaran-droa miloko manga izay ahitana zatovolahy sy zatovovavy mipetraka eo ambonin'izany, anisan'ny fomba hamantarana orinasa iray ny takelaka tahaka izao.

Sendra nandeha teny an-dalamby aho no niaraka tamin'ny namako no nahita voankazo ao anaty sobika mipetraka eo ambany hazo. Tsy inona moa izany fa ny voasary makirana izay afaka tao ranom-boankazo sy fanafody maro isan-karazany.

Toerana iray ahitana fiara sy olona maro ary misy tranombarotra lehibe manoloana azy ireo. Mahafinaritra tokoa ny mahita izany toerana izany sy ireo olona mifamezivezy amin'ny lalana satria eo ny fitadiavan'ny olona vola.

Biby iray hafakely, tsy inona moa fa tarondro izy io izay mipetraka ambony ravinkazo miloko maitso ary manana loko karazany telo. Ao ny toy ny fotsy, volomboasary ary ny mainty. Anisan'ny tena manintona mason'ny mpizahantany ny biby tahaka izao.

Toeram-barotra iray izay ahitana fitaovana maromaro vita avy amin'ny vy. Fampiasana rehefa handoaka rindrina angamba izy ireny na handoaka hazo ; efa maro ny olona mampiasa azy ireny indrindra any anaty orinasa fanamboarana.

Toerana iray izay ahitana trano miloko fotsy sy volontany ary misy varavaram-pitaratra sy eo ihany koa ny lavarangana vita avy amin'ny vy. Mahafinaritra mahita trano tahaka izao satria tena ngeza tokoa !

Tranombarotra lehibe iray izay ahitana akora vita avy amin'ny ovy maro karazana na ilay misy fonosana maro loko ao ny maitso, mena, manga ary toy ny volomboasary ireny.

Tovovavy iray izay tsara endrika ary manao akanjo hafakely izy io izay miloko volondavenona ary miloko koa ny volony izay mivezivezy eo amin'ny karipetra mena. Mino aho fa manao fifaninana izy ireo.

Toeram-barotra iray no ahitana akora maro samihafa izay fampiasan'ny vehivavy amin'ny andavanandro ao ny toin' ny karazana loko atao amin'ny angovo eo ihany koa ny loko izay atao amin'ny tarehy ary ny menaka atao amin'ny volo.

Fitaovana hafakely iray natao an'ireo mpanamboatra trano sy mpanapaka vỳ. Anisany tena manan-danja lehibe tokoa ny fanànana azy ireo. Miloko maintso, mainty, ary volondavenona. Eny ! mahafinaritra ny mahita fitaovana tahaka izao.

Tranombarotra iray no ahitana akora hafakely ao anaty vata fitaratra, ao ny toy ny ranomanitra, ny menaka fatao amin'ny volo na ary ireo ranon-tsavony fanasana loha. Anisan'ny tena ankafizin'ny vehivavy izany indrindra ho an'ireo tena molamola.

Gazety iray izay nivoaka ny alatsinainy dimy ambin'ny jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo, ary manana ny laharana : efatra, efatra, valo, sivy ; ary amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa, eninjato ariary. Ahitana lohahevi-baovao maro dia maro izy.

Toerana iray izay ahitana zavaboahary maniry miloko maitso sy zatovolahy manao akanjo mainty sy pataloa mainty ary kiraro fotsy. Somary maintimainty fihodirana izy io nefa mahafinaritra ny mahita azy.

Tranom-barotra iray no ahitana akanjo hafakely maro loko ao ny toy ny volomparasy, fotsy, mena ary ny mavo. Ireo vahiny moa no tena liana amin'izy ireny na ireo mpivavaka any an-kafa.

Sendra nandeha teny an-dalambe aho, nirava avy nianatra no nahita takela-by lehibe miloko fotsy, misy zatovovavy mamafa fitaratra ana fiara. Anisany fomba amantarana toerana iray izay famenoana solika moa izy io.

Toerana iray no ahitana trano lehibe miloko fotsy, tsy inona moa fa fiangonana izy io ho an'ireo mpivavaka silamo. Anisany efa maro tokoa ny olona mandeha amin'ny toerana tahaka izao indindra indrindra eto an-drenivohitra.

Sendra nandeha teny an-dalana aho niaraka tamin'ny namako no nahita trano lehibe iray eo andalam-panamborana. Misy hazo boribory eo ambonin'izany. Anisan'ny manintona ny maso satria mahafinaritra ny mahita olona manana tanjona tahaka izao.

Efitrano iray izay ahitana zatovo maro, ao ny lahy ny iray ary vavy ny roa ; mitazona taratasy izy ireo ary manao arotava ihany koa, ao ihany koa no ahitana solaitra lehibe miloko fotsy ao aorian'izy ireo.

Takelaka taratasy iray hafakely manana loko maro karazana izy io. Ao ny toy ny fotsy sy ny mena. Fomba hamantarana toeram-pianarana iray moa izy io sy fikambanana. Tena manintona maso izany ary mampafantatra zavatra maro.

Hefitrano iray anisany tena maintona ny maso ary hahitana lamba mirakotra varavarana miloko fotsy volon-davenina ary mavo, eo ihany koa ny seza miloko vita avy amin'ny akora hafakely.

Toerana iray. Mino aho fa eny amorondranomasina izany. Ahitana trano mitafo bozaka, eo ihany koa ny voanio maniry. Eny mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahak'izao, eo ihany koa misy volana kely mipoitra eny amin'ny lanitra.

Toerana iray no ahitana olona maro samy hafa mifamezivezy, samy manana ny lalana, eo ihany koa ny fiarakodia sy ny kodiaran-telo izay voizina ; anisany tena mahafinaritra ny mandeha ny toerana tahaka izao satria tena madio tokoa.

Toerana iray no ahitana trano eo an-dalam-panamboarana. Ao no misy varavarana miloko maity, eho ihany koa ny fefy varavaray kely vita avy amin'ny vy. Anisany mahafinaritra no mahita olona manana tanjoty tahaka izao.

Haingo tanana hafakely mino aho fa vita avy amin'ny plastika sy vy izy io; izay miloko mainty sy miloko volon-davenona ; eny , tsy midi saranga ny manao azy ireny na zazakely na zatovo na olon-dehibe fa dia manendrika azy ireo daholo.

Toeram-pisakafoanana iray sady fisotroana no ahitana takelaka lehibe vita avy amin'ny solaitra miloko mainty no misy karazan-tsakafo sady amin'ny vidiny tokoa, mahafinaritra ny sakafo atolotr'izy ireo anao rehefa manjifa iny.

Toerana iray ; mino aho fa eto Antananarivo izy io ; mahafinaritra ny mahita sary tahak'izao satria eo no ahitanao karazana trano, ala, eny na fiara mifamezivezy erakin'ny renivohitra aza.

Vato mitsangantsangana maro samihafa, isan'ny tena maro tokoa ny toerana tahaka izao dia mampite-hialavoly sy hitsangatsangana ; maro ary moa ny olona izay ny andehananany any dia hijery ireto fotsiny.

Toerana iray no ahitana zatovo roa manao akanjo fanamina toa ny sainam-pirenena miloako maitso, fotsy, mena. Anisany tena tsara tokoa ny fiakanjo tahaka izao satria manamarika fa hoe tena Malagasy tokoa ianao.

Boky iray izay manana fonosana hafakely miloko fotsy, mena ary manga. Mitondra ny lohateny hoe "Ny fanagasiana". Anisan'ny boky tena mmahafinaritra ny mamaky azy satria fototra iorenan'ny fanabeazana sy mampita fahalalana.

Toerana iray izay ahitana zava-boahary maniry toy ny voninkazo izay miloko mena ny raviny, eo ihany koa ny miloko mavo sy maitso tahaka ny bozaka. Anisan'ny tena manaingo ny tanàna sy mitondra rivotra madio.

Sainam-pirenena hafakely izay manana karazana loko telo : mena, fotsy ary mainty. Ny sainam-pirenena moa izany dia anisany manamarika firenena iray hoe izao sy izao ny anaran'izato firenena.

Toerana iray no ahitana trano miloko fotsy, volontany ary volomparasy ; eo ihany koa ny fefy vita avy amin'ny vy miloko mena. Mahafinaritra mahita toerana tahaka izao satria tena mihaingo miaraka amin'ireo fitaovana maro karazana.

Boky iray hafa kely no manana fonosana miloko mainty ary ahitana soratra hoe "FO, SAINA, MIABO". Nosoratan'i Tiana ny boky tahaka izao. Anisan'ny mirakotra tantara hafa kely ary mitondra fahalalàna maro.

Anisan'ny fitaovana tena ilaina ao an-tokantrano ny zavatra tahaka izao. Vita avy amin'ny akora "plastika" izy io izay miloko fotsy. Manafantina ny rano no tena asany ary manala ny loto, ka tonga dia misotro rano madio ianao.

Sendra nandeha teny an-dalana aho ; nirava avy nianatra teny amin'ny anjerimanontolo ; no nahita mpivarotra karatra kely fatao amin'ny finday. Anisan'ny tena ilaina tokoa izany satria afaka hiseraserana amin'ny olona maro samihafa.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro samihafa ao anaty vata fitaratra ary eo ihany koa ny eo ivelany toy ny lasary karoty, laisoa, ny ovy efa masaka ary ny paty mifangaro amin'ny legioma ; eo ihany koa no ahitana tsatoka hena amin'ny hazo.

Anisany tena mampitolagaga tokoa ny asa tanan'izato zatovolahy izato, eny, tena mahay izy satria vitany ny manaingo ilay rindrina amin'ireo karazana loko izay ahavitany kisarisary maro samihafa.

Trano iray izay tena lehibe tokoa ; izay miloko volomboasary ary ahitana tokontany vita avy amin'ny akora hafa kely mino aho fa vita avy amin'ny simenitra io akora amin'ny tokotany ; mahafinaritra ny mahita izany trano izany satria manintona ny maso tokoa.

Takelaka taratasy iray izay maro loko karazany : ao ny fotsy, ny volontany ary ny mainty. Fomba hamantarana toeram-piasana iray moa ny zavatra tahaka izao ary zava-dehibe tokoa ny fisian'izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Toerana iray ahitana zava-maitso maro karazana. Azo ekena fa tena miloko maitso tokoa ilay toerana, na ny lamba, na ny latabatra, na ireo zava-misy fanaka maromaro manodidina. Isany mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao ary mampahazoto homana avy hatrany satria maka endrika natoraly.

Anaty toerana iray ahitana karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Ao ihany koa anefa ireo zava-maneno isan'izay mahafinaritra ny feo avoakany. Maro ny olona mankafỳ mandeha amin'ny toerana tahaka izao ary isan'ny tena be mpividy ihany koa.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana karazan-tsakafo maro samy hafa no ny atody izay mendy, voasary makirana, zavoka, misy aingony amin'ny tongolo maitso anisany matsiro izao sakafo izao raha ny fahitako azy.

Toerana iray no ahitana voninkazo maro karazany ao anaty fitoerany vita avy amin'ny vy. Miloko maitso ny tahony, ary ny felany dia miloko mena sy mavokely. Anisan'ny manome hanitra ao an-tokatrano izany rehefa atao haingo trano iny.

Toeram·pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro karazany ao ny toy ny mofo mamy izay vita amin'ny sokola ka misy haingony firezy, eo ihany koa ny paty izay mifangaro amin'ny legioma maro samihafa toy ny anana sy ny karaoty.

Tranombarotra lehibe iray izay ahitana akora maro dia maro vita avy amin'ny voankazo sy sokolà. Eny, anisany tena tsara izy ireny rehefa atao anaty mofo dipaina indrindra moa rehefa misakafo maraina iny ianao.

Sendra nandeha teny an-dalam-be niaraka tamin'ny Ray aman-dReniko sy ny namako aho no nahita takelaby lehibe izay ahitana dokam-barotra mombana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, eny anisany tena ilaina lehibe tokoa izany rehefa tapaka ny jiro.

Toerana iray izay fanaovana fanatanjahantena ary ahitana zatovo maro dia maro manao akanjo fanamiana miloko manga ary ambaniny fotsy. Eo ihany koa ireo mpijery maro dia maro tokoa.

Toerana iray izay ahitana tafika Malagasy maro isankarazany, ao ny miakanjo maitso ary miakanjo fotsy izay mitazona sainam-pirenena an'i Madagasikara miloko maitso, fotsy, mena ary manao satroka hafa loko izy ireo.

Toerana iray izay ahitana zavakanto vita malagasy. Ao ny toy ny fiarakodia vita avy amin'ny vy, olona mifampitantana ary ny laona vita avy amin'ny hazo. Tena manan-talenta tokoa ny Malagasy mahay asa tanana tahaka izao.

Toerana iray no ahitana zavamaniry lehibe mirakotra lamba izy io ary ahitana takela-by eo amin'izy izany, mahafinatra tokoa ny mahita toerana tahaka izao satria tena manintona ny maso.

Gazety iray ny valo soa vaovao, gazety miseho intelo isan-kerinandro izany no hahitana lohahevim- baovao maro karazany toin'ny hoe : karana, sinoa, malagasy miisa enina ambin'ny folo, voaheloka higadra sy handoa onitra be.

Anaty tranombarotra iray izay ahitana fitaovana maro karazana mandeha amin'ny herinaratra. Fampiasa ao an-dakozia izy raha ny tena mazava. Maro ny olona mampiasa azy ary manamora ny fiainana tokoa izy ireny.

Toerana iray no ahitana ramatoa manao akanjo manga sy mitafy lambahoany ary misy masonjoany ny tarehiny. Somary hafa kely ny taovolony satria mifatotra ny aoriana ary mifatotra ihany koa ny eo aloha.

Toerana iray eny Ankatso eny, eny amin'ny anjerimanontolo angamba izy io, trano hafakely toy ny tapaka barika ireny ; maro ireo mpianatra izay miditra ao amin'io lakilasy iray io.

Famantaran' andro hafakely, vita avy amin'ny akora samihafa toy ny vy sy ny fitaratra ; dia manana lokom-bolamena sy varahina ary lokom-bolafotsy. Anisany mahafinaritra ny mahita zavatra tahaka izao eny am-bozonan'ny zatovo.

Toeram-panaovana lanonana iray no ahitana vata fahitalavitra lehibe. Eo ihany koa ireo karazana seza sy latabatra mifono amin'ny lamba fotsy. Tena mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahak'izao satria tena mihaingo tokoa.

Toerana iray no ahitana trano maro karazana. Ao ny toy ny hôtely fandehanan'ny vahiny. Tena lehibe dia lehibe tokoa izy io ary efa maro ny olona mitsidika ny toerana tahaka izao.

Toerambarotra iray izay ahitana zava-kanto vita malagasy, eo ny toy ny poketra vita avy amin'ny rofia. Ny zatovovavy moa no tena mila azy itony. Eny ! mahafinaritra ny mahita malagasy mahay zavatra tahaka izao.

Gazety iray izay nivoaka tamin'ny alarobia efatra novambra roapolo sy roa arivo izay mitondra ny laharana telo, dimy, valo, roa ; mitondra ny lohateny hoe"mpivady roa nifanena tany amin'ny trano fandraisam-bahiny".

Tranom-boky iray no ahitana boky maro isan-karazany ao anaty vatan-kazo. Ao ny miloko fotsy, mena, manga, volom-boasary, ary maitso. Anisan'ny fototra iorenan'ny fanabeazana moa ny famakiana boky, sy mitondra fahalalàna maro, sady mampihitatra ny saina.

Toerana iray no ahitana tsatok'hazo lehibe misy takelaka taratasy nahitana dokam-barotra mombana fianarana sy orinasa iray. Anisany tena manintona ny maso ny famakiana azy ireny.

Efitrano iray no ahitana zava-kanto malagasy hafakely. Anisan'ny tena manintona ny mason'ny mpizahatany tokoa ny zavatra tahaka izao ary manan-talenta ny olona mahay asa tanana.

Toerana iray izay ahitana varavarana hazo misy zavakanto maro isankarazany. Tena mahay tokoa ny Malagasy mahay asatanana tahaka izao, satria anisan'ny tena manintona ny mason' ireo mpizahatany.

Toeram-pisakafoanana iray sady fisotroana no ahitana latabatra sy seza vita avy amin'ny akora hafakely tahaka ny taretra eo ihany koa ny varavaram-pitaratra lehibe anisany mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao

Fitaovana roa samihafa izay fampiasan'ny mpianatra sy ny mpiasa. Manana ny anjara toerany tsirairay avy izy ireo ao anaty orinasa iray sy ny fampianarana iray. Mahafinaritra ny mampiasa azy ireo satria mora dia mora ny fomba fampiasa azy.

Boky iray hafa kely izay manana fonosana miloko maitso, mena, fotsy ary manga. Anisan'ny mitondra tantara hafa kely izy io ary fototra hiorenan'ny fanabeazana sy mampita fahalalana.

Toerana iray ahitana olona maro dia maro milahatra misisika ao amin'ny fiara fitateram-bahoaka izay miloko fotsy, eo ihany koa ireo trano maro dia maro, mino aho fa eo Ambohijatovo angamba io toerana io.

tranombaritra lehibe iray no hahintana ankora maro san-karazana izay vidavy amin'ny vononkazo sy voan-kazo ao ny miloko mavo fotsy mena mavo kely ary folom-parasa ena tena zava-debe tokoa ny fananana izany satria manamanitra ny vatana

Tranomboky iray no ahitana boky maro karazana,, izay manana fonosana hafa kely ao ny nitondra ny lohateny hoe : "anganon'ny Ntaolo" tantaran'i Andriana eto Madagasikara ary ny tantaran'ireo Betsileo.

Toerana iray izay ahitana boky hafa kely manana fonosana miloko manga sy volon-davenona. Anisany manan-tantara tokoa ny boky tahaka izao ary mitondra fahalalana maro. Eny fototra iray amin'ny fanambeazana ho an'ny tanora izany.

Tovovavy iray zarazara fihodirana manao firavaka vita avy amin'ny volamena ry akanjo miloko mainty ary manana taovolo hafakely satria vita tsara hogo izany, anisany manintona ny masony lehilahy ny vehivavy tahaka izao.

Zavakanto vita malagasy, arona angamba izy ireo, vita avy amin'ny rofia. Tena manan-talenta tokoa ny malagasy mahay asan-tanana tahaka izao satria anisany manampy be lay fa miantsena, ary manintona ny mason' ireo mpizaha tany.

Ny kisoa dia biby fiompy mahazatra eto Madagasikara ary ny henan-kisoa dia ampiasaina amin'ny sakafo nentim-paharazana. Maro toy ny henan-kisoa sy ravitoto henan-kisoa na ravina mangahazo voakiky izany.

Tovovavy iray somary zarazara fihodirana, manao kavina eo amin'ny sofiny ary manana taovolo hafakely satria somary mirandrana miainga avy aty amin'ny fotony izany ka mibontsina eo amin'ny tampony manao toy ireny sangan'akoho ireny.

Tovovavy iray izay manao akanjo miloko mavokely ary manana fihodirana zarazara. Mipetraka eo ambonin'ny seza vita amin'ny hazo izy ary misy tavoahangy misy rano ihany koa nefa eo akaikiny.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana akora maro karazany ao anaty fonosana vita avy amin'ny taratasy hafa kely, ao ny miloko mena, mavo ary fotsy tena be mpampiasa izy ireo indrindra rehefa atao amin'ny mofo dipaina iny.

Zavaboary maniry iray izay miloko maitso ary ao anaty harona plastika miloko maitso. Misy tany sy zezika tain'omby izy ireo. Anisany tena mahafinaritra ny mahita zavaboary tahak'izao satria mitondra rivo-baovao.

Efitrano iray izay ahitana zatovolahy sy zatovovavy mipetraka. Variana dia variana tokoa izy ireo satria mino aho fa mihaino fanazavana izany. Ao no misy mitazona finday sy ireo manao solomaso. Mahafinaritra ny mahita azy ireo izay mivory tahaka izao.

Toerana iray eny amin'ny anjery manontolo no ahitana kisarisary mipetaka amin'ny hazo izay miampita fahalalana maro. Anisany tena mafinaritra tokoa ny mahita tanora liana amin'izy ireny satria te ahay.

Toerana iray izay ahitana olona manamboatra zavatra, eo ihany koa ireo gony maroloko toy : ny fotsy, mena ary ny manga ary misy zatovolahy manao akanjo fanamiana miloko volomboasary ary aroloha izany.

Olona iray mpanao politika izay zarazara hoditra, manao solomaso, manao famantaranandro sy firavaka amin'ny tanana, eo ihany koa ny akanjony izay miloko fotsy sy volondavenona, tsy iza moa izany fa i andriamatoa Rabary.

Toerana iray eny an-dalambe, ahitana kodiaran-droa izay mijanona eny amin'ny toerana voatokana amin'izany. Ahitana trano lehibe ihany koa izay natao handraisana olona, tranombarotra avokoa no ao anatiny.

Sendra nadeha teny andalam-be aho niaraka tamin'ny fianakaviana no nahita takela-by lehibe ahitana dokam-barotra mombana tambazotra serasera, eo ihany koa ireo rano fisotro izay vita avy amin'ny voankazo. Mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao ary amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa.

Efitrano iray no ahitana asatanana malagasy maro isakarazana, anisany tena manitona ny masony mpizaha-tany, indrindra fa isika eto an-toerana, manantalenta tokoa ny malagasy mahay zava-kanto tahaka izao.

Takelaka hafakely iray hita amin'ny taratasy izay miloko toy ny volon-davenina ary ahitana soratra miloko manga sy volom-bosary. Anisan'ny fomba aman-tarana fianarana iray, izay mikarakara ny fanadinana amin'ny teny farantsay moa izy io.

Efi-trano iray no ahitana zatovo maro isan-karazany izay mianatra ary misy solaitra lehibe aorianany misy soratra hoe ny feon'ny tanora amin'ny maha olom-pirenena azy. Anisan'ny mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao.

Toerana fanaovana lanonana iray no ahitana seza maro izay mirakotra lamba fotsy. Anisany tena manintona ny maso izany satria tena mihaingo tokoa ny toerana ka afaka hanaovana fety.

Efitrano iray no ahitana seza vita avy amin'ny bararata hazo. Mahafinaritra tokoa ny mahita toerana tahaka izao satria tena feno haingon-trano maro karazana ; ao ny toy ny olona sy varavaram-pitaratra.

Toerana iray no ahitana akora hafakely izay ao anatin'ny vatan-kazo, manangeza vatana izy io izay miloko mainty, fotsy ary manga. Efa maro ny olona mampiasa ny fanafody tahaka izao.

Toeram-pianarana iray izay ahitana olona maro dia maro. Ao no misy ramatoa, ao no misy zatovo ary ao no misy rangahy ary ahitana seza hafakely vita avy amin'ny hazo izy io. Eny ! mahafinaritra ny mahita mpianatra mianatra amin'izao toerana izao.

Toerana iray no ahitana fiarakodia mifamezivezy ; eo ihany koa ny kodiaran-droa dia miloko fotsy sy mainty. Manao aroloha daholo ny mpitondra izany satria matahotra pôlisy izay ao aloha kely ao.

Anisany fomba hamantarana orinasa iray ny takelaka tahaka izao izay miloko fotsy, volontany ary mainty ary misy sary tanana kely eo amin'izany takelaka izany, mahafinaritra ary manan-danja lehibe tokoa eo amin'ny sehatra ny orinasa.

Asatanana iray vita Malagasy, mino aho fa natao tamin'ny rofia izy io. Mahafinaritra ny mahita azy ireny eny amin'ny tranom-barotra misy azy ireny ary manome endrika kintana hafakely izany asatanana izany.

Sainam-pirenena hafa kely manana loko karazany efatra. Ao ny toy ny fotsy, ny mena, maitso ary mavo. Anisan'ny manan-tantara tokoa ny fisian'izao eo amin'ny firenena iray ary zavadehibe eo amin'ny sehatra ara iraisam-pirenena.

Toeram-pisakafoanana hafa kely izay ahitana zava-boary maniry manodidina azy, mahafinaritra ny mandeha amin'itony toerana itony satria sady mahazo rivotra tsara ianao no mbola miala sasatra, tena manintona ny maso sy ireo mpizaha tany no mandeha amin'itony toerana itony.

toerana iray no ahitana zatovovavy tsara tarehy, zarazara fihodirana izy ary somary lava ny volony ary manao akanjo miloko manga. Eny mahafinaritra mahita vehivavy tahaka izao satria anisany tena manintona ny maso.

Biby iray hafakely tsy inona moa fa vorona izy io izay manana tongotro misy haingony miloko mainty, eo ihany koa ny volony miloko fotsy sy mavokely. Anisany tena be mpakafy ny biby tahaka izao ary manintona ny maso.

Toerana iray izay ahitana rano sy zavaboahary maniry eny amboniny, miloko maitso izy io. Mahagaga tokoa izany satria ao anaty sarimihetsika dia eny amin'ireny zavaboahary ireny no ahitana sahona mipetraka.

Tranom-barotra lehibe iray no hahitana firavaka maro isan-karazany, vita avy amin'ny volamena sy volafotsy. Antony ny fanaovana eo amin'ny tenda, ny kavina, ary ny firavaka eo amin'ny tanana. Anisany tena mahay tokoa ny olona mahay asa-tanana tahaka izao.

Boky iray hafakely izay manana fonosana maro loko, anisany mitondra ny lohateny hoe « ponga ». Tena manana tantara hafakely ny boky tahaka izao ary fototra hiorenan'ny fanabeazana ho an'ny tanora sy ny ankizy.

Fitoerana iray, izay ahitana zavamaniry, izay miloko mainty sy mavo ny raviny, ao anaty fitoerany vita avy amin'ny barika plastika miloko fotsy ary misy tany sy zezika vita avy amin'ny tain'omby.

Toeram-pisakafanana iray no hahitana sakafo ho maro samy hafa eo ambony hazo ao ny toy ny voatabia , lasary laisoa , ary ao ihany koa ny mofo masira izay misy tsatoka vy eo ampoviny izany .

Toerana iray no ahitana fanaka vita avy amin'ny hazo bararata. Tena manan-talenta tokoa ny malagasy mahay asa tanana tahaka izao satria tsy mora simba ary efa be mpampiasa izany indrindra eto an-drenivohitra.

Toeram-pisotrona iray izay ahitana haingony hafakely vita avy amin' ny hazo izy ireny. Eny, mahafinaritra tokoa mandeha amin' ny toerana tahaka izao rehefa miala sasatra miaraka amin' ny namana sy ny sakaiza iny ianao.

Toerana iray izay ahitana zavaboary maniry ary ahitana tamboho roa samihafa izay vita amin'ny biriky ny iray miloko fotsy ary vita amin'ny fanitso ny iray miloko mena. Mahafinaritra ny mahita itony zavaboary maniry itony satria anisan'ny manaingo ny tanàna izany.

Efitrano iray no ahitana fandriana vita amin'ny hazo sy akora hafakely, izay mifono lamba miloko mavo ary ahitana ondana roa. Eo ihany koa misy latabatra vita avy amin'ny hazo, izay ahitana haingontrano maro isan-karazany.

Toerana iray no ahitana biby hafakely toy ny ragidro izay miloko fotsy sy mainty ; eny ambonin'ny hazo izy ireo. Somary mampihomehy ahy ny mahita ny endrik'izany biby izany satria ohatran'ny hoe malahelo izany izy ireo.

Toeram-barotra iray ahitana kojakoja fampianarana, ao ny penina, ny pensilihazo ary ny taratasy fanoratana. Eny, tena manan-danja be dia be tokoa izany eo amin'ny sehatrin'ny fampianarana.

toerana iray eny an-dalambe hahitana mpivarotra eny amoron-dalana eo ihany koa anefa ireo olona izay samy manana ny lalana eny am-pandehanana ary hahitana fiara mijanona izay samy manana ny antony avokoa izy ireo

Anisan'ny fitanteram-bahoaka moa ny fiara tahaka izao. Tsy inona moa izany fa ny lamasinina izay manana kodiarana vita avy amin'ny vy. Miloko manga, maitso, mavo sy mena izy io. Tena mahafinaritra ary mahagaga.

Gazety Taratra Maraina iray izay nivoaka ny zoma sivy ambin'ny folo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roarivo, amin'ny sarany mirary dia mirary satria dimanjato ariary monja, izay mitondra ny laharana : roa, aotra efatra.

Fitaovana fanafanana rano fampiasa ao an-dakozia. Mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra izy ireny. Maro karazany ary samihafa avokoa ny halehibeazany. Anaty tranom-barotra lehibe no ahitana azy ireny amin'ny vidiny mirary.

Fitaovana hafakely vita avy amin'ny akora plastika izay tsy misy lokony izy io. Anisan'ny tena ampiasain'ireo olona ao an-tokatrano izany satria afaka asiana rano. Ireny ary moa amin'izao dia fitondran'ny olona mofo izay varotana eny an-dalana.

Efitrano iray no ahitana zatovo maro isa manao asa tanana amin'ireo karazana maroloko. Ao ny toy ny mavo, maitso, manga ary ny mavokely. Tena manan-talenta tokoa ny tanora tahaka izao.

Toerana iray izay ahitana biby hafakely, voalavo maty angamba izy io. Ny voalavo moa izany dia anisan'ny tena sakafo tian'ny saka ary hovonoina izy ireny rehefa hita mandeha eny an-dalana na ao an-tokantrano.

Zatovolahy iray mpianatra lalàna ao an-drenivohitra. Namanay moa izy io, zarazara fihodirana ary mitazona fitaovana iray izay fitenenana ka mamoaka feo enony daholo be. Mahafinaritra mahita olona mizara fahalalana tahaka izao.

Anisan'ny tena mahagaga tokoa ny mahita malagasy mahay zavatra tahaka izao. Zavakanto vita avy amin'ny hazo manome endrika fiara izany indrindra moa ireo vahiny tena voasintona amin'ireny zavatra ireny.

Toeram-barotra iray no ahitana sakafo maro isan-karazana . Ao ny vomanga , voatabia , tongolo ary ireo anana maro isan-karazana . Anisany be mpandeha itony toerana itony satria ao no ahitany zareo izay sakafo ahandrahona.

Toerana iray no ahitana zatovo lahy zarazara fihodirana manao satroka miloko mainty. Fantadaza tokoa izy io amin'ny mpanao politika azy sady mpikabary. Manao akanjo fotsy ary pataloha toy ny volondavenina.

Toerana iray no ahitana zatovo manao fanamiana miloko mainty sy volondavenona ary manao aro-loha miloko fotsy sy manga. Anisan'ny mahafinahitra tokoa ny mahita tanora maminaviana ireo tetikasa izay ho kasainy.

Toerana iray izay ahitana zava-boary maniry toy ny ravi-mangazo. Eo ihany koa no misy akohovavy iray manana loko maro isan-karazany toy ny volom-boasary ary volon-davenina.

Fitaovana karazana izay vita amin'ny vy, ao ihany koa anefa ny vita aminy hazo. Maro ny olona izay mampiasa azy ireny fa indrindra moa fa ireo miasa tanana. Ny tena antom-pisian'izy ireny dia mba hanamorana asa maro isankarazany.

Tranom-barotra iray no ahitana zava-kanto malagasy, ao ny toy ny pôketrakely vita avy amin'ny rofia, eo ihany koa ny lamba izay miankina eny amin'ny rindrina. Anisan'ny tena manan-talenta tokoa ny olona mahay asa-tanana tahaka izao.

toerampesakafanana iray no hahitana karazan-tsakafo ao anaty vatafitaratra ao any toy ny atody nandrahoana ny ovo-masaka ary ny paty mifangaro amin'ireo karazana legiomato ny karoty ny santena matsiro

Toerana iray izay ahitana seza misarona lamba maro dia maro miloko fotsy. Eo ihany koa ny latabatra miloko toy ny volotany ary ireo karazana helo miloko mainty sy fotsy. Anisan'ny toerana be mpankafy tokoa ny mandeha amin'ireny.

Toeram-barotra iray no ahitana entana maro karazany izay manome hanitra ny sakafo, toy ny vovon'ny sakamalao, dipoavatra, ary ny masala sy ny safirana. Anisany be mpampiasa tokoa izany ao an-tokantrano.

Fitaovana iray izay fampiasa any an-dakilasy tsy inona moa izany fa penina miisa folo ary manana loko maro karazana toy ny mainty, manga, mavokely, maitso, mena ary mangabe sy mavo eo ihany koa ny maitso lehibe toy ny volomboasary ihany koa.

Ny fary dia anisan'ny voankazo be mpakafy indrindra ny olona any ambanivohitra, afaka atao siramamy izy io ary manome ranony mamy tsara ; tena mahafinatra ny mihinana azy ireny na dia mamizaka ny vazana azy.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana labozia maro karazana sy maro loko ; ao ny maka endrika boribory efajoro ary lavalava ary misy loko maro karazany toy ny manga, mena, fotsy ary mavo.

Toeram-pisakafoanana iray, no ahitana seza vita avy amin'y vy sy hazo, izay miloko volontany ; eo ihany koa ny elo lehibe miloko fotsy ary ahitana bozaka maniry sy zavaboary miloko maitso izany. Mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria tena manaingo ny tanàna.

Akora hafakely vita avy amin'ny plastika izay misy tahony hazo. Eo ny fikapohana atody, fandraisana mofo ary fanatsihifana menaka. Eny ! tena anisan'ny zava-dehibe tokoa ny fisian' izany ao an-tokatrano satria manafaingana ny asa atao.

Toerana iray eto an-drenivohitra, tsy aiza moa fa eny Analakely izany no ahitana kodiarana telo misy motera. Eo ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka izay mandalo miloko manga sy mavo. Anisan'ny tena manintona ny maso ny zavatra hafahafa tahaka izao.

Toeram-pianarana iray ny Ankatso. Raha tena lazaina bebe tokoa dia eny amin'ny anjerimanontolo izany no ahitana mpianatra maro karazana izay mizara hevitra. Mahafinahitra tokoa mahita tanora mizohy fahalalana tahaka izao.

Biby iray hafa kely : izay manana karazana loko roa ao ny toy ny volondavenona sy ny fotsy, anisan'ny tena manintona ny maso ny biby tahaka izao ; satria tsy fahita isakiny andavanandro indrindra moa ireo mpizahatany tena liana amin' izy ireny.

Tovolahy iray iray izay manao akanjo mianjaika tokoa. Miloko mainty daholo izany na ny amboniny na ny pataloha na ny kirarony. Eo ihany koa ny ahitantsika lobaka fotsy ary ahitana zava-boary maniry manodidina azy.

Fitaovana hafa kely vita avy amin'ny vy; anisan'ny tena ilaina tokoa izany satria mahavita asa izay tsy voahodin'ny tanana; indrindra moa ho an'ireo mpanamboatra fiarakodia; zava-dehibe ny fisian'izany ao amin'ny toerana iray.

Takelaka taratasy iray, izay miloko fotsy sy mena ary mainty. Fomba hamantarana toerana iray, izay fanaovana fanatanjahan-tena izy io. Ary efa maro ny olona no miditra amin'ny toerana tahak'izao.

Toerana fanaovana taovolo izay ahitana tovovavy tsara tarehy, izay manao kavina izy io ary zarazara hoditra. Mahafinaritra tokoa mahita izany volony izany satria mihorongorona hafahafa kely miloko mainty.

Sainam-pirenena hafakely, no hahitana loko roa maro samihafa. Ao ny fotsy sy ny mena ary hahitana sarina kintana koa eo ampofoan'izany saina izany. Anisany manan-tantara lehibe tokoa ny saina tahaka izao, eo amin'ny firenena iray.

Takelaka taratasy hafakely izay miloko fotsy ary misy sainam-pirenena malagasy eo amin'izany takelaka izany. Miloko maitso, fotsy, mena. Mino aho fa fomba hamantarana fivarotana finday iray izy io.

Ao anaty faritra ny sekoly iray eto Antananarivo tsy aiza moa fa eny Andohalo izany no ahitana mpianatra maro manao ankanjo fanamina miloko fotsy sy manga ary eo andro koa ny misy manao sary oso-doho tena mafinaritra mahita tanora manan-talenta

Sendra nandeha teny an-dalambe aho no nahita fiara lehibe mpitatitra entana mijanona eny amin'ny sisin-dalana miloko fotsy. Ary eo ihany koa ireo takelabỳ lehibe ahitana dokambarotra iray ary misy soratra manao hoe :" Vaovao eto Tanjombato".

toera-marisra iray no hahitana kaharazany ota na maroisa mantoa ny akanjilava izay miloko toy ny volombosary sy vosy eo anho ny voakazo toy ny voasary sy akondro nanisantena-bepandedy toera natahika izao

Toerana iray izay ahitana sary osidoko hafa kely. Mahafinaritra ny mahita itony sary itony satria tonga dia manintona ny maso izy io. Ny vahiny moa izany no tena voasiton'izy io rehefa hitany eny an-dalana eny.

Toerana iray no ahitana mpivarotra entana maro isan-karazany izay ilaina any ampianarana ao ny toy ny kitapo, ny taratasy fanoratana, ny pensilihazo, ny penina ary ny lakôly ; tena zava-dehibe tokoa ny fananana azy ireny.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana sakafo maro karazana eo ihany ko ny rano fisotro vita avy amin'ny zava-boahary maniry toy ny vosary makirana. Mahafinaritra ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao satria tena matsiro ny sakafo atolotr'izy ireo.

Toerana iray eto andrenivohitra, tsy aiza moa fa eny Mahamasina izany no ahitana mpitandron'ny filaminana maro karazany mitaingana kodiaran-droa. Manao akanjo fanamiana miloko fotsy izy ireo ary manao aroloha avokoa.

Tovovavy iray zarazara fihodirana ; manana taovolo hafa kely miloko mainty izay tsara hogo tokoa ; anisan'ny vao hanomboka ho randraniny angamba izy izany ; anisan'ny manintona ny maso ihany koa ny mahita volo tsara tahaka izao.

Fitaovana maro karazana vita avy amin'ny akora plastika sy ny vy, tsy inona izany fa ny penina ary ireo fitomboka fampiasa any amin'ny birao; tena maro tokoa ny olona efa mampiasa azy ankehitriny satria miasa be eo amin'ny fiainany.

Toerana iray no ahitana take- taratasy maro samihafa mipetaka eo am-baravarana toy ny dokam-barotra vovon-tsavony, ny laoka artifisialy, ny salakan-jaza ary ny paobary aina anisany tena manintona ny maso izany.

Kilioba iray isan'ny tena manana ny maha-izy azy tokoa ao amin'ny anjerimanontolo indrindra ao amin'ny mpianatra lalàna sy ny pôlitika. Manana ny anjara toerany tokoa izy na amin'ny fanabeazana ny mpianatra satria ahaizan'ny mpianatra manohana ny heviny.

Toerana iray any ambanivohitra no ahitana trano gasy miloko fotsy ary varavarana vita avy amin'ny hazo sy ny tafo bozaka ary eo ivelany dia misy tohatra vita avy amin'ny hazo no miditra ao anatin'ilay trano. Anisan'ny tena mampalahelo tokoa ny mahita Malagasy sahirana tahaka izao.

Tranomboky iray no ahitana fonosany maro karazany ao ny miloko mainty sy fotsy, volomparasy, mavokely. Anisan'ny fototra iorenan'ny fanabeazana izany ka miampita fahalalàna tsy mifidy saranga ny mamaky azy io.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana karazan-tsakafo ao anaty fonosana harona plastika. Ao ny toy ny vary makalioka, ny vary fotsy ary ny vary gasy. Anisan'ny tena ilaina izany amin'ny andavanandro satria mahavoky.

Toerana iray izay ahitana trano lehibe dia lehibe tokoa. Miloko mavo sy ahitana varavarana vita avy amin'ny hazo. Eo ihany koa ireo olona izay mifamezivezy sy mpivarotra mandehandeha. Mahafinaritra tokoa ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao.

Toerana iray no ahitana sary sikotra vita avy amin'ny vato manomer endrika taolana sy karandoha. Anisany tena manan-tantara tokoa ny vato tahaka izao eo amin'ny firenena. Tena mahafinaritra ny mahalala izany.

Toerana iray hafakely izay ahitana tetezana vita avy amin'ny hazo sy tady. Eo ihany koa ny tendrombohitra vita avy amin'ny vato hafakely miloko volontany. Eny ! Mahafinaritra mandeha amin'ny toerana tahaka izao.

Toeram-barotra iray izay ahitana firavaka maro isankarazany vita malagasy; eo ihany koa ny fehikibo vita avy amin'ny hoditra omby sy hodim-boay. Tena mahafinaritra tokoa mahita Malagasy mahay asa-tanana tahaka izao.

Toerana iray eto an-drenivohitra, tsy aiza moa fa eny Analakely izany, no ahitana takela-by lehibe miloko fotsy sy endrika molotra miloko mavokely ary ahitana soratra miloko mainty. Fomba hamantarana toeram-panaovana volo iray angamba izy io sady fikolokoloana tarehy.

Olona iray tena malaza eto Madagasikara zarazara fihodirana izy ary somary solasola miloko fotsy ny volony eny sady mpanao politika io no mpanakanto ary mpanao horonan-tsary eto Madagasikara

Pejina gazety iray no ahitana lohahevi-bavao misy ny zanany sy ny rainy mifaly tamin'ny vokatra hazony. Anisany mpilalao ireo hazakazaka fiarakodia moa ny zatovolahy kely ary mafinaritra no mahita azy.

Ny koba dia anisany sakafo tena ankafizin'ny Malagasy moa izy io izay vita avy amin'ny totom-barimbazaha sy voanjo rehefa mafana ny mihinana azy dia tena matsiro tokoa. Ankafizin'ny mpianatra, ny tanora ary ny mpiasa.

Toeram-pisakafoana iray no ahitana latabatra vita avy amin'ny akora hafakely eo ihany koa ny seza vita avy amin'ny lamba. Anisan'ny mahafinaritra ny mahita zavatra tahaka izao satria tena manintona ny maso ary miaingo ny trano.

Boky iray hafakely izay manana finosany miloko toy ny volontany sy manga ary fotsy. Anisan'ny fototra iorenan'ny fanabeazana ary mitondra fahalalàna maro ny famakiana azy ireny. Tsy mifidy saranga avokoa fa na lahy na vavy dia mety.

Savony iray hita vita amin'ny vahona anisany tena mahasalama ny volo izy io ary mampaniry ny volo. Eny efa maro ny olona mampiasa azy ireny indrindra moa ireo manivolo sy vakivaky ny volony.

Toerana iray ahitana zatovolahy manao akanjo mainty ary pataloha mainty ary satroka tsihy. Mino aho fa mpanamboatra zavakanto vita malagasy angamba izy io. Eny ! mahafinaritra mahita olona tahaka izao.

Tovolahy iray izay manana taovolo miavaka tokoa. Solasola ny sisiny; ny ambony kosa dia tena lava; manana fiodirana zarazara izy; ary petapetakorona. Isan'ny mahafinaritra satria matoky tena sy madio.

Fiangonanan lehibe tokoa. Mino aho fa fiangonana katolika izy io izay misy tilikambo hafa kely boribory ary misy tafo fanitso miloko mena. Anisany tena be olona mpiditra amin'izy ireny indrindra fa ny andro alahady.

Tranom-barotra lehibe iray no ahitana sakafo maro isan-karazany ao anaty fonosana vita avy amin'ny harona plastika toy ny pao-bary, ny ovy mihendy, ao ihany koa ny voanjo izay mbola misy fonony.

Fitafy hafakely vita Malagasy izay ahitana omby miloko mainty sy mena, baobaba miloko fotsy sy maitso, eo ihany koa ny sarina Madagasikara. Mahafinaritra mahita olona mahay asa tanana tahaka izao satria tena manan-talenta.

Toerana iray izay ahitana zatovo zarazara fihodirana manao akanjo mianjaika tokoa izy io. Izay miloko volondavenina, ary lobaka miloko manga, ary ati'akanjo miloko fotsy. Mafinatra ny mahita olona tahaka izao.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana akora maro samihafa ; ao ny toy ny manamanitra ny helika, eo ihany koa ny fanosotra amin'ny tarehy rehefa hanala volom-bava iny ary misy loko maro karazana.

Takelaka taratasy iray izay ahitana loko maro karazany, ao ny toy ny fotsy, volomboasary, ny volomparasy ary ny maitso. Anisan'ny fomba hamantarana orinasa iray ny takelaka tahaka izao ary zava-dehibe tokoa ny fisian'izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Toerana iray no ahitana arabe mirary vato, eo ihany koa misy vehivavy maro karazany toy ny tanora sy ny olon-dehibe. Manao aro vava sy satroka ihany koa izy ireo ary mitafy lambahoany, anisany mahafinaritra no mahita azy tahaka izao.

Toerana iray no ahitana fitaovana fampiasa any am-pianarana maro isan-karazany ; ao ny pensilihazo karazany miloko samihafa, eo ihany koa ny taratasy fanoratana ary ny boky fandraisana an-tsoratra sy ireo penina maro isan-karazany miloko manga, maitso ary mena.

Toerana iray izay ahitana olona maro mifamezivezy ary misy ihany koa ireo kodiaran-droa mijanona eny amin'ny sisin-dalana ary ahitana trano lehibe dia lehibe vita avy amin'ny biriky izy io izay misy sainam-pirenena Malagasy miloko maitso, fotsy, mena.

Sendra nandeha tamin'ireny tranombarotra lehibe dia lehibe tokoa ireny aho no nahita ranon-tsavony hafakely izay ao anaty fonosana plastika misarona, eny vita avy amin'ny vahona sy atody hono izy ireo.

Toerana iray no ahitana trano miloko toy ny volondavenona. Eo ihany koa ireo zava-boahary maniry toy ny ravinala sy ny taretra izay miloko maitso ny raviny. Anisany tena manaingo ny tanàna tokoa ny zava-boahary maniry tahaka izao.

Efitrano iray no ahitana haingon-trano hafa kely mandeha amin'ny herinaratra. Misy olona mipetraka mivavaka izy io. Anisan'ny finoan'ny vahiny sasany ny zavatra tahaka izao. Mahafinaritra ny mahita azy ireny rehefa ao an-tokantrano.

Voankazo maro dia maro toy ny akondro, ampongabendanitra tena mahafinaritra ny mihinana azy ireo satria manome fahasalamana tsara ary indrindra indrindra rehefa maro loko izy ireo.

Tranom-boky iray izay ahitana boky maro dia maro tokoa. Samy manana ny tantarany avy izy ireo. Ny boky moa izany dia mitondra fanabeazana, ary manome fahalalana. Tsy mifidy saranga ny mamaky azy io na ny lehibe na ny tanora na ny antitra.

Tovolahy iray somary zarazara. Misy sirotra ny volomasony ary manana taovolo hafakely satria somary sola ny sisiny sy ny ao aoriana. Mahafinaritra ary manintona ny vehivavy ny volo tahaka izao satria tena mahafatifaty.

Toerana iray no ahitana fiangonana tena mirary vato mitafo fanitso izy io. Anisan'ny efa maro tokoa ny olona mitady fahasoavana amin'ny fiangonana tahaka izao satria maro ireo malemy fanahy.

Sainam-pirenena iray hafa kely, izay manana loko telo maro karazana, ao ny manga, fotsy ary maitso. Anisan'ny tena manan-tantara tokoa ny saina tahaka izao eo amin'ny firenena iray ary zava-dehibe ny fisian'izany eo amin'ny sehatra ara iraisam-pirenena.

Takelaka hafa kely izay vita avy amin'ny taratasy miloko fotsy, mainty ary ny manga. Eo ihany koa no ahitana sary toy ny endrika biby voalavo sy saka. Anisan'ny fomba hamantarana fikambanana iray ny takelaka tahaka izao.

Toeram-barotra iray no ahitana akora hafa kely maro isan-karazany. Ao ny toy ny ranon-tsavony fanasana loha, ny menaka fatao amin'ny volo. Ny vehivavy moa izany no tena liana amin'izy ireo satria manamanitra ny volony ireo.

Fiara lehibe iray miloko fotsy no mitondra voankazo maro isa, tsy inona moa izany fa ny papay izay miloko maitso, mavo ary volomboasary, anisan'ny mitondra otrik'aina ho an'ny vatana izy ireo ary mampatanjaka tokoa ary manala aretim-po ihany koa.

Zava-kanto iray vita avy amin'ny rofia ary maro loko karazany izy ireo. Ao ny mainty, mena, volontany, volondavenona ary fotsy. Mahafinaritra ny mahita Malagasy mahay asa tanana tahaka izao.

Tranombarotra iray no mivarotra fitaovana hafa kely izay mamoaka rivotra artifisialy. Miloko fotsy sy manga izy io ary mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Tena ilain'ny olona tokoa ny fampiasana izany, indrindra rehefa amin'ny andro mafana.

Takelaka taratasy iray hafakely izay miloko fotsy ary ahitana soratra miloko toy ny volontany. Singa hamantarana toeram-barotra iray mpivarotra sokola moa izy io ary zava-dehibe ny fisian'izany eo amin'ny sehatra arak'asa.

Toerana iray no ahitana zatovo eo am-panantanterahana ny asatanan'izy ireo. Mahafinaritra ny mahita azy manao akanjo fanamiana toy ny volomboasary sy maintso ary aroloha maroloko isankarazany.

Gazety iray Basy Vava amin'ny sarany eninjato ariary monja no nivoaka ny zoma faha sivy ambin'ny folon'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Gazetim-baovao mivoaka isan'andro manko izy io ary ao ihany koa ireo lohahevi-baovao maro isan-karazany toy ny hoe kariera vaky ao Ivohibe.

Toerana iray no ahitana trano lehibe miloko maramara misy varavarava vita amin'ny vy miloko mainty, Eo ihany koa ireo zavaboary maniry miloko mavo sy maitso ny ravina. Anisany tena manaingo ny tanàna ny zavaboary tahaka izao.

Efitrano iray ahitana zavakanto vita malagasy : sary hosodoko izany. Anisany tena manan-talenta tokoa ny olona mahay asa tanana tahaka izao satria manintona ny maso, indrindra ho an'ireo mpizahatany.

Toerana iray izay ahitana barika miloko mavo efatra ary samy manana ny sarony izy ireo, miloko maitso ny roa ary ny mena ny roa. Eo ihany koa ny barika lehibe misy simenitra izay ahitana angady hazo ny tahony.

Takelaka taratasy hafakely miloko fotsy ary ahitana soratra miloko manga sy volom-boasary. Anisan'ny fomba hamantarana toerana iray moa izy io ary zava-dehibe tokoa ny fisian' izany eo amin'ny sehatra arak' asa.

Toerana iray izay ahitana trano mbola tsy miloko. Eo an-dalàm-panamboarana angamba izany satria mbola simenitra fotsiny eo ivelana. Eo ihany koa ny vavahady fanintso. Eny ! Tena mahita atao tokoa ny malagasy.

Toerana iray izay ahitana fiara maro dia maro, eo ny miloko volontany, eo ihany koa ny miloko manga sy mavo. Ary misy ihany koa rangahy iray izay mivarotra, manao akanjo maitso izy io ary pataloha mainty.

Takelaka taratasy iray izay miloko mena sy manga ary fotsy. Anisan'ny fomba amantarana orinasa iray ny zavatra tahaka izao ary manan-danja-dehibe tokoa eo amin'ny sehatra arak'asa, indrindra moa ho an'ireo olona maty hanina.

Tanàna kely iray izay ahitana trano vita avy amin'ny hazo ary manana tafo fanitso. Eo ihany koa misy voaniho maniry ary mifefy hazo maro dia maro izany ary ahitana hazo maniry.

Toerana iray amin'ny andro alina no ahitana fiara lehibe tsy mataho-dalana miloko toy ny volondavenona. Mirehitra ny jirony eo aloha. Anisan'ny tena tsara tokoa fananana izany satria na aiza na aiza alehanao dia tongany avokoa.

Toerana iray izay ahitana zava-boary maniry, miloko maitso sy mavo ny raviny. Anisan'ny tena manitina ny maso ary mitondra rivotra madio ny zava-boary tahaka izao ary manaingo ny tanàna koa ireny.

Anisan'ny tena fitaovana ilaina tokoa ny penina tahaka izao ary marokarazana ny lokony eo ny miloko manga , mavo kely , ny volom-boasary , ny maintso , volom-parasy , ny mena ary ny mainty

Takelaka taratasy hafakely miloko fotsy ary ahitana soratra miloko mainty izay nivoaka ny telo ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo amin'ny fomba hamantarana toeram-pisotroana kafe iray izy io ary zava-dehibe ny fisian'izany.

Gazeti iray ento an-toerana aminy sarany arivo ariary monja no mitondra lohahevi-bavao marokarazana eo iany koa no misy ny foloham-pirenena ankehitriny Andrinirina Rajoelina izay nivoaka ny zoma faha dimy ny volana jolay efatra amby roapolo sy roarivo.

Tovovavy iray zarazara fihodirana manao lokomena ary misy firavaka eo amin'ny tendany, anisany tena manintona ny maso tokoa ny akanjo anaovany satria eo amin'ny soroka no farany ary saron-doha no eo amin'ny lohany.

Toerana iray eto Madagasikara no ahitana tanàna kely eny ambony tendrombohitra mirakotra ala miloko maitso ny manodidina. Anisany tena mahafinaritra tokoa ny mitsidika izany satria tena manan-tantara izany eo amin'i Madagasikara.

Toeram-barotra iray no ahitana karazan'entana toy ny dipoavatra eo ihany koa ny legioma toy ny sakay fanendy sy ny tongolo anisan'ny manome hanitra ho an'ny sakafo izany ary tena matsiro ny tsiro havoakany.

Toeram-pisakafoanana iray no ahitana vary mifangaro amin'ny legioma toy ny karôty, eo ihany koa ny lasary laisoa sy ny voankazo, voatavo mena ; anisany tena matsiro izany.

Boky roa hafakely izay manana fonosana miloko fotsy ary ahitana soratra miloko mainty sy mavokely. Anisan'ny tena mirakitra tantara ny boky tahaka izao ary tsy mifidy saranga ny mamaky azy fa na ny vehivavy na lehilahy dia mety avokoa.

Sendra nandeha teny amin'ny lalambe aho niaraka tamin'ny namako, no nahita toeram-pisakafoanana iray ahitana vata fitaratra ary seza vita avy amin'ny akora plastika miisa telo miloko volomparasy. Eny mahafinaritra ny mahita toerana tahaka izao.

Toeram-barotra iray no ahitana karazana mofomamy ao anaty vata fitaratra. Anisan'ny afaka atao sakafo maraina izy ireo, vita avy amin'ny akora varimbazaha izay voafantina. Eny matsiro izany sady mamy.

Zava-maneno iray izay miloko mainty, mandeha amin'ny herinaratra. Tena mahafinaritra ny manana azy ireny ao an-tokantrano, indrindra ilay rehefa manao raharaha iny ianao dia sady mihira no manao raharaha.

Toerana iray ahitana olona roa mikarakara, ny iray manao akanjo miloko volondavenina ary pataloha fohy miloko mainty sy mavo. Mahafinaritra tokoa mahita olona tahaka izao satria mikarakara ny eo an-jaridaina.

Toerana iray eny Andohalo tsy aiza moa izany fa eo amin'ny fianarana lehibe ara-mpanjakana, anisany trano miloko toy ny volomboasary izy io, misy varavaram-pitaratra. Tena manan-tantara tokoa izany satria efa maro ireo olona nianatra tao.

Fitaovana iray fampiasa ao an-tokantrano, fitetitetehana legioma sy voasary angamba izy io, ao ny ahitana toy ny karôty, tongolo, voasarimakirana. Eny tena ilaina be tokoa ny fitaovana tahaka izao any an-tokantrano.

Anisany tena hafa kely ny takelaka tahaka izao, miloko mainty izy io ary ahitana vorona kely eo amin'ny litera ; anisany fomba hamantarana orinasa iray ny fananana takelaka tahaka izao.

Firavaka hafakely, natao ho an'ny mpivady angamba izy io. Vita avy amin'ny volafotsy ary misy vatosoa eo ambonin'izany. Anisan'ny tena mahafinaritra ny mahita izao eny ambozonan'ireo mpivady vao.

Toerana iray izay ahitana lanitra tena manga. Eo ihany koa ny zava-maniry miloko maintso izay tena midadasika. Ahitana voro-manidina iray izay miloko mainty ihany koa. Mahafinaritra ny mahita natiora tahaka izao.

Boky iray hafa kely manana fonosana miloko fotsy sy manga. Eo ihany koa no ahitana soratra miloko mainty. Tena zava-dehibe ny famakiana boky tahaka izao satria mampita fahalalana maro mombana fikarakarana voninkazo.

Toerana iray eto andrenivohitra, tsy aiza moa fa eny Mahamasina izany no ahitana mpitandro ny filaminana manao matso, manao akanjo fanamina miloko manga ary pataloha fotsy. Mitazona fitaovam-piadiana moa ny ankamaron' izy ireo.

Takelaka taratasy iray izay miloko fotsy. Mafinaritra tokoa ny mahita itony takelaka taratasy itony rehefa eny an-dalambe satria itony takelaka itony dia fomba hamantarana toeram-pianarana iray na orinasa iray.

Toerana iray no ahitana zavakanto vita avy amin'ny hazo. Anisany afaka hatao haingo trano izy ireny. Mahafinaritra tokoa ary mahatalanjona mahita malagasy mahay asa tanana tahaka izao satria tena manintona ny mason'ireo mpizahatany.

Akora hafa kely roa karazana izay samy manana ny lokony : ny iray miloko volomboasary ary ny iray miloko mavokely. Vita amin'ny zavaboaary natoraly angamba izy ireny ary anaty fonosany vita avy amin'ny vera ary misy sarony mainty vita avy amin'ny vy.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana akora maro karazana, izay ao anaty fitoerana vita avy amin'ny fitaratra, misy sarona. Ao ny toy ny sakay, ary eo ihany koa ny miloko mena ny fonosany, ary ao anaty boritra miloko toy ny volontany.

Gazety iray ny Valo Soa vaovao, no nivoaka ny Alakamisy faha valo ambin'ny folo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, mitondra ny laharana: iray, dimy, valo, dimy; amin'ny sarany enin-jato ariary monja no ahitana loha hevi-baovao maro isan- karazany.

Sainam-pirenena iray hafakely izay manana loko karazany fito maro samihafa : ao ny mavo, fotsy, mena, maitso, volontany ary ny mainty sy manga. Mahafinaritra tokoa ary manan-tantara ny saina tahaka izao.

Tranom-barotra iray no ahitana zavakanto vita malagasy : ao ny toy ny sary sokitra vita amin'ny hazo, eo ihany koa ireo lamba vita avy amin'ny rofia. Anisan'ny tena manan-talenta tokoa no Malagasy mahay asa tanana tahaka izao satria manintona ny maso.

Tranomboky iray no ahitana boky maro karazana ary manana fonosana afakely miloko fotsy, manga, maintso ary mena. Anisan'ny tena fototra orenan'ny fanabeazana izany, ka mirakitra tantara maro samy hafa.

Zatovolahy iray izay zarazara fihodirana, manana tao volo hafa kely satria somary sola ny sisiny, ary misy soritra hafahafa ny aty aoriana; eo ihany koa ny volony izay lava ny eo amin'ny tampony.

Toerana iray eto Madagasikara no ahitana zava-boary maniry miloko maitso. Ao ny toy ny bozaka sy ny taretra, eo ihany koa ny ahitana tendrombohitra lehibe. Anisan'ny tena manintona ny mason'ny mpizahantany ny toerana tahaka izao.

Anisany tena zava-dehibe ny mahita takelaka tahaka izao ary hafakely izy ity, izay miloko manga, mainty, mena ary fotsy. Eny, anisany mampiseho saritany maro samihafa izany takelaka izany.

Biby hafa kely izay manana tongotra miisa enina ary miloko toy ny volombosary ; anisany tena mahagaga ny mahita biby tahaka izao satria tsy fahita isaky ny andavanandro maka endrika toy ny kadradraka izy io.

Toerana iray eny an-dalambe izay ahitana olona maro mifamezivezy. Samy manana ny ataony avokoa izy ireo ary samy manana ny lalany. Eo ihany koa anefa ireo olona izay mitangorona eo amin'ny toeram-pivarotana fary izay avadika rano.